Bakhona abantu abahlala ezindaweni eziyabe zingavunyelwanga nguhulumende, nxa sebethe baba labantwana abezempilakahle akumelanga bebabandlulule kumele labo bantwana bancediswe njengaye wonke umntwana ngoba wonke umntwana ulelungelo lokuthi athole impilakahle eqondileyo kungelani lokuthi uzalelwe ngaphi kumbe uhlala ngaphi.

Izandla siyazisebenzisa ukuhamba into ezitshiyatshiyeneyo lokubamba endaweni ezitshiyayshiyeneyo .Lokhu kwenza ukuthi izandla kubelula ukuthi zithinte amagckwane ngenxa yakhonalokhu kuqakathekile ukuthi izandla zigezwe ngendlela eqondileyo ukwenzelu kuthi amagcikwane afe .Zingathwali amagcikwane angacina esibangela imikhuhlane .

Kudala kulemikhuhlane eyayihlasela abantwana abakhulu, yabulala abantwana abanengi. Kodwa ngenxa yocwaningo osolwabakhona lokuthuthuka osokwabakhona kwezempilakahle, le imikhuhlane sokweneliseka ukuthi abantwana bavikelwe kiyo besese bancane.

ukuze uvikele umkhuhlanne kuqakathekile ukuthi ube lolwazi olujulileyo ngamagcikwane abangela imikhuhlane langezibugu kumbe inyamazana eziwathwalayo ngokunjalo lukhona ugatsha lwezempilakahle olugxile ekudingeni ulwazi ngezibungu ezithwala amagcikwane oluhambayo lapho oluzalela khona lezizibungu ukuze kwazakale ukuthi zingabulawa njani

Ukuze kube lentuthuko abantu kumele babe lolwazi njalo ukuze kube lolwazi abantu kumele balidinge lololwazi. Ngenxa yokhonokho kwezempilakahle kulabantu abenza ucwaningo olunengi kakukhulu olwenza ukuthi kwezempilakahle kube lentuthuko ngoba sekutholakale ulwazi ngembangela zemikhuhlane ethize, indlela imikhuhlane ememetheka ngayo langendlela zokwelatshwa okungcono.

Ikhona imikhuhlane ethize ethelelwana lula. Umuntu angaba lawo, kuba lula nje, ukuthi awuthelele abantu ahlala labo. Ngenxa yakhonokho, kulemikhuhlane, ethi nxa umuntu engabalawo, abezempilakahle, bavahatshele ekhaya, lapha ahlala khona, bayehlola abantu abahlala labo. Ukuze bayehlola ukuthi bona bebengakawubambi yini lowomkhuhlane.

Bakhona abezempilakahle abagxile ekwenzeni uphenyo lokuthi imikhuhlane ibangelwa yini njalo imemetheka njani phakathi kwabantu .Lokhu kwenzelwa ukuthi kuvikelwe ukumemetheka kwemikhuhlane.

Amagcikwane abangela imikhuhlane ethize athwalwa yizibungwana ezehluyehlukeneyo, ngokunjalo, abezimpilakahle bayazinga ulwazi ngokuzalana kwalezo zibungwana ezithwala amagcikwane ukuze lezo zibungwana zibulawe zingakaze zithwale amagcikwane ayehlasela abantu.

Izikhathi ezinengi abantu bayalinda uhlupho lumemetheka inkhona beyadinga ukuncediswa kanti kuqakathekile ukuthi umuntu loba engela hlupho loba kungekho akuzwayo emzimbeni okubuhlungu. Abesiya kwabezempilakahle esiyahlolwa nje ukwenzela ukuthi nxa engaba lohlupho kubonakale izibonakaliso masinyane ancediswe.

Kunsuku zalamuhla inani labantu abenelisa ukubala selandile seliphezulu ngakho eyinye yezindlela esisetshenziswa ukwandisa ulwazi kwe zempilakahle yikuloba izingwadlwana eziphiwa abantu bazibalele

Izisebenzi zempilakahle zilamalungelo njengezisebenzi zonke jikelele. Abanye ohulumende bayancindezela izisebenzi zempilakahle, iholo lazo libe phansi kakhulu ngenxa yakhonalokho izisebenzi zempilakahle lazo ziyayenza amaqembu, ziyayenza inhlanganiso ezizimelayo, ezizikhulumelayo nxa kulendingeko.

Umuntu wonke ulamalungelo okuthola amanzi ahlanzekileyo, awathole duzane njalo amanzi ayeneleyo .Lokhu kuqakathekile ngoba amanzi alakho ukuthi athwale amagcikwane nxa engahlanzekanga amemethekise imikhuhlane ngakho amanzi ahlanzekileyo ayavikela abantu ukuthi bathole imkhuhlane .

Omongikazi bekungabantu besifazana kakhulu, Yibo abaiade betholaiala kakhulu emakilinika, lezibhedlela. Kulezi insuku, abesilisa labo sebetholakala bengonesi, njalo bayakhuthazwa ukuthi bafundele ukuba ngonesi. Ukwenzeka ukuthi kube kubelabesilisa abanengi abasezibhedoela kwezempilakahle, Kuyakhuthazwa abantu besilisa ukuthi bahanbe ezibhedlela. Besiyadinga usizo kwezempilakahle.

Kulilungelo lakhe wonke umuntu ukuthi athole impilakahle njalo athole usizo lwezempilakahle, lula afinyelele, lula lapho okutholakala khona usizo lwezempilakahle. Kulusizi ukuthi ngensuku zalamuhla ukuthi kulabantu abasahamba imango emide ukuthi bafinyelele lapha abathola khona usizo lozwempilakahle.

Kulendawo ezilezibhedlela lamakilinika amalutshwane kakhulu. Lokhu kwenza abantu abagulayo bacithe ithuba elide belinde ukuthi bancediswe. Ukuminyana kwabantu ezibhedlela lemakilinika kuyangezelela ithuba lokuthi abantu bacine bethelelana imikhuhlane.

Ngezikhathi ezithile abameli bogaja lwezempilakahle abavela emazweni lenhlanganiso ezitshiyeneyo balakho ukuhlangana ndawonye bexoxa ngezempilakahle lentuthuko yezempilakahle ekhona emazweni abo. Lokhu kuyancedisa ukuthi amazwe wonke ahambe ndawonye ekuvikeleni lekwelapheni imikhuhlane, lekuboneni ukuthi amazwe ayalandela yini izinqumo zomhlaba wonke kwezempilakahle.

Kulabantwana abazalwa ngabazali abayabezalwa endaweni ezingavunyelwa ngu hulumende , behlala emkhukhwini kumbe kwezinye indawo ezingekho emthathweni kodwa abezempilakahle abababandlululi laba abantwana ngoba kwezempilakahle wonke umntwana ulelungelo lokuthi athole impilakahle eqondileyo ngokunjalo abazempilakahle bayenelisa ukuthi befike kukezondawo besiyancedisa abantwana bakhona kumbe benze umkhankaso wezempilahle kuzonalezo izindawo lanxa nje ziyabe zingekho emthethweni

Nxa sekuhlelwa ngokusetshenziswa kwemali uhulumende kulemali abayinika abogaja lwezempilakahle Kuqakathekile ukuthi abogaja lwezempilakahle bahambe emphakathini bayekuzwa imbono yabantu ukuthi leyo mali ingasetshenziswa njani.

Izikhathi ezinengi abantwana abahlala endaweni ezikhatshana lezibhedlela lamakilinika bayasalela emuva enhlelweni zikahulumende zokuvikela ingane emkhuhlaneni ngokunjalo ohulumende bamazwe amanengi labezempila kahle beyenza imikhankaso lapho abezempila kahle abahamba khona emakhaya ukuze abantwana basemakhaya bengasaleli emuva kwezempila kahle

Umuntu ma egula umkhuhlane wengqondo, akutsho ukuthi angeke abe lemuli, angeke ebe labantwana. Ulakho ukuba lemuli, labantwana , njengabo wonke umuntu, Kumele alandele izixwayiso, zabezempilakahle, njalo ancediswe ngendlela eqondileyo.

Abantu abagula ukhuhlane wengqondo kumbe abalohlupho lwempilkakahle yengqondo badinga ukuthi bancediswe babonise uthando bengabandlululwa ngoba abanye balakho ukuthi becina bethatha izinqumo eziyingozi kakhulu abanye becine bebulala abanye abantu kumbe belimaza abanye abantu kumbe njalo abanye bacine bezibulala.

abanye abantu abagula umkhuhlane wenqondo bacina behlala endaweni ezincolileyo ezilencekeza abanye besidla ukudla okuncolileyo okulamagcikwane benatha alamanzi ancolileyo alamagcikwane lokhu kuyabayenza babesengozini yokubamba umkhuhlane

Abanye abantu abagula umkhuhlane wengqondo kulamaphilisi abawanathayo Abanye kulamajekiseni abawahlatshwayo kuqakathekile ukuthi lolu sizo baluthole ngesikhathi esiqondileyo kumele baluthole ngoba kuyabancedisa kakhulu kusimo kuyayenza ukuthi isimo sabo sibe ngcono

Ngokunanzelela uqakatheka kwempilakahle yezingqondo inhlanganiso yezempilakahle umhlaba wonke yabeka usuku lapho abantu abathakazelela impilakahle yezengqondo ngalolo usuku abezempilakahle baxoxisana labantu emphakathini, ezibhedlela lemaklinika kanti bantu bayenza imidlalo ezabelweni eziqakathekileyo ezifundisa ngokuqakatheka kwepilakahle yezengqondo,

Umuntu ogula umkhuhlane wengqondo, uyadinga uthando, lokuncediswa ngumphakathi. Azizwe laye, eyingxenye yomphakathi. Akumelanga abantu abagula umkhuhlane wengqondo bakhangelelwe phansi, loba babandlululwe, ngoba lokhu kuyayenza ukuthi, isimo sabo, sibesibi ngamandla.

Abanye abantu abagula imikhuhlane wenqondo balakho ukuba lobudlwangudlwangu, okufaka impilo zabo lempilo zabanye abantu engozini. Ngokunjalo uhulumende bamanye amazwe bayenza inhlelo zokufundisa abantu abaphila labantu abaphila lomkhuhlane wenqondo ukuthi banangaphila labo njani ukuze bavikeleke.

Ngokunanzelela ukwanda kwabantu ababa lohlupho lwempilakahle yengqondo abezempilakahle emazweni amanengi sebesenza inhlelo zokufundisa abogatsha lwezempilakahle indlela zokuncedisa abantu kwezempilakahle yengqondo

Izikhathi ezinengi abantu asebekhulile babalohlupha olwengqondo ikakhulu uhlupho lokuphangisa ukukhohlwa ngokunjalo abantu asebekhulile kuqakathekile ukuthi batshengiswe uthando losekelo

Bakhona abantwana abazalwa belomkhuhlane wengqondo. Kuqakathekile ukuthi abazali babananzelele abantwana abalolo hlupho ukuze babadingele usizo masinyane. Bengalindi umntwana aze akhule elalolohlupho engazange wathola ukuncediswa.

Ungananzelela uzabona ukuthi abasakhulayo yibo asebehlaselwa kakhulu ngumkhuhlane wengqondo .Lokhu kubangelwa yikuthi abasakhulayo sebesebenzisa kakhulu izidakamizwa. Ngokunjalo kuqakathekile ukuthi infundiso yengozi yezidakamizwa ifinyelele ngamandla kwabasakhulayo.

Abantu baphila ngokuphefumula umoya otholakala lapho abahlala khona kuqakathekile ukuthi abantu baphefumule umoya ohlanzekile ukuze babelempilakahle umoya ogcolileyo uyabangela imikhuhlane kuqakathekile ukuthi abezempilakahle benze imikhankaso yokufundisa abantu ngokuqakatheka kokugcina umoya uhlanzekile.

Amagcikwane amanengi ayazalana ahlale lapho abantu abahlala khona, ikukhulu endaweni ezingahlanzekanga, endaweni ezingcolileyo. Ngokunjalo, kuqakathekile ukuthi indawo esihlala kizo zihlale zihlanzekile ukuze kuvikelwe imikhuhlane.

Ezabelweni ezinengi abafundi bayakhuthazwa ukuthi bafunde baqeqetshe kwezempilakahle, ukwenzela ukuthi lapho sebeqedile izifundo zabo babuyele bayosebenza emakilinika lezibhedlela okusezabelweni zabo. Bancedise abantu abasezabelweni zabo.

Abantu nxa besiya emakilinika lezibhedlela bathanda ukuthi bancediselwe endaweni elemfihlo endaweni efihlakeleyo lapha abakwazi khona ukuthi imfihlo yabo izabe ivikelekile ngoba ngokwesinye iskhathi abangabe behamba kumbe okungabe kuluhlupho abalalo kungabe kuyizinto abangafuni ukuthi zaziwe ngabanye abantu.

Abanye abantu bayalaliswa ezibhedlela, besancediswa ngamadokotela, bengakabuyeli emakhaya. Indawo zokulalisa abantwana lezibhedlela, zehlukene lezindawo lapha okulaliswa khona abadala. Abantwana bayalaliswa bodwa, ukwenzelukuthi kubelula ukuthi bancediseke njalo labo bakhululeke bebodwa.

Abanye abantu abalohluoho lwamehlo bayagqoka amangilazi abayabe bewabhalelwe ngudokotela .Amangilazi lawa ayaphela amandla ngemva kwesikhathi esithize .Kuyabe kuqakathekile ukuthi . Kungafika leso sikhathi umuntu atshintshe amangilazi adinge àmanye . Ngoba ukuqhubeka usebenzisa amangilazi asephela mandla kulakho ukuthi kukulimaze amehlo .

ezibhedlela lema kilinika lapho okwelatshelwa khona abantu kumbe lapho okuncedwa khona abantu abagulayo abadinga usizo lwezempilakale kumele ezindlini zakhona kukhanye kuhle ukuze abomongikazi babone ngakho kumele kube lezibane ezikhanyiselayo kuhle kube njalo lamafasitela akhanyisela kuhle angenisa ukukhanya okuqondileyo

Amakiliniķa, izibhedlela lezinye indawo zezempilakahle zindawo ezincedisa uzulu abantu kumele baphathwe ngokufananayo. Akumelanga kubekhona ukubandlululana ngobulili, ngemihlobo, ngokholo kumbe njalo ngezombangazwe. Abantu kumele bathole ukuncediswa ngendlela efananayo lamalungelo abo ahlonitshwe ngokufananayo

Ngenxa yobubi besimo somnotho kwamanye amazwe izibhedlela ezikulawo mazwe ziyabhadalisa imali ezinkulu kakhulu ukuthi abantu bathole usizo kulezo zibhedlela . Ngokunjalo abanye abantu bayalahlekelwa zimpilo zabo ngoba bengelazo imali ezidingakalayo ukuthi bahlawule ezibhedlela.

impi ayilunganga iyabisela ilizwe emuva kungaba lempi izibhedlela lamakilinika kusala kubhidlikile impilakahle yabantu isale isisengozini abantu begasela ndawo lapho abangaya khona ukuze bathole usizo kwezempilakahle

akhona amakilinika sesimweni esibuhlungu kakhulu ikakhulu lawo atholakala emakhaya amanengi awalazo izindlu ezifaneleyo zabo mongikazi awalazo izindlu ezeneleyo zokuhlala omama abazithweleyo abalindele ukubeletha abalazo izindlu ezeneleyo zokulaphela abantu abala manzi abala zambuzi lokhu kulusizi kakhulu ngoba lezindawo zindawo eziqakathekileyo eziphathelane lokupha bantu impilakhle

Endaweni ezileziibhedlela lamakilinika ayeneleyo awutholi kulabantu abanengi edwendweni abayabe belindele ukuncediswa. Lokho kuyakhuthàza abantu ukuthi bahambe ezibhedlela lasemakilinika ngoba bayabe besazi ukuthi bayancediswa masinyane bazibuyelele emakhaya.

nxa umuntu egula esiya esibhedlela engafika ayamukelwe ngothando afike njalo esibhedlela esihlanzekileyo uhle azizwe esencono ngokunjalo kuqakathekile ukuthi esibhedlela kusebenze abantu abalothando lomusa abantu abanakekela abantu abantu abamaziyo umuntu njalo abantu abagcina isibhedlela siyindawo ehlanzekileyo

Bakhona abantu abalomkhuhlane wesikhumba. Ngentuthuko eyeza labelungu, kulezinsuku zikhona ingwalo ezilotshiweyo ezikhuluma ngemkhuhlane yesikhumba ukuthi ibangelwa kuyini, imemetheka njani njalo ingelatshwa njani, kanti njalo abantu bangazivikela njani kiyo. Kuqakathekile ukuthi abantu abenelisa ukubala bazibalele izingwalo ukuze bajulise ulwazi lwabo.

Ukuvikela imikhuhlane kuqakathekile kulokuyiyelapha ngokunjalo kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe bathole ulwazi olugcweleyo ngokuvikelwa kwemikhuhlane kungalindwa abantu baze bagule

ezibhedlela ezinengi kuba lezikhathi lapho abantu abathola khona izifundo zempilakahle lokhu kujayelwe ukwenziwa kakhulu ekuseni kungakaqaliswa ukusetshenzwa lokhu kwenzelwa ukuthi abantu abathole ulwazi olugcweleyo ngempilakahle ukuze bebekwazi ukuvikela imikhuhlane lalokhu okumele bakwenze nxa sebethe bahlaselwa yimikhuhlane

imiphucuko kundlela zokuxhumana siyenza ukuthi kubelula kwebezemplakahle ukufinyelelisa izimfundiso ngokwezempilakahle emphakathini bayasebenzisa indlela zokuxhumana ezifana lemisakazo lama thelevitshini ukuze abantu bethole ulwazi ngezempilakahle

Abantu abalobugoga balelungelo kwezempilakahle njengaye wonke umuntu, ngakho ikhona lemithetho ebavikelayo kwezempilakahle njalo labo bayakhuthazwa ukuthi babewazi amalungelo abo kwezempilakahle kanye njalo lokufundela ezempilakahle, basebenze njengezisebenzi zempilakahle.

Abantu abanengi babalohlupho lwempilakahle yengqondo kodwa babengakunanzeleli ukuthi balalolohlupho. Abezempilakahle babalemikhankaso ethize lapho abahamba khona ebantwini bebafundisa ngezinto abangabona ngazo ukuthi kungabe sebelohlupho lwempilakahle yengqondo.

Omama abasaya emacansini basengozini yokubamba imvukuzane yomlomo wesibeletho. Imvukuzane le iyingozi kakhulu njalo isibulele omama abanengi ngakho omama bayaxwayiswa ukuthi ngemva kwezikhathi ababezixwayiswe ngabezempilakahle, bebebehamba besiyahlolwa imvukuzane yomlomo wesibeletho.

Abantu abanengi emakhaya abalamali baphila nzima ngakho aabenelisi ukuthola usiso lwemali yokuthi bahlinzwe nxa kuyi kuthi kudingakala ukuthi bahlinzwe ngenxa yakho lokho zikhona inhlanganiso ezilabodokotwtela abahambayo emakhaya kwezinye izikhathi besiyancediswa abantu ngikubahlinza ngaphandle kwembadalo.

Kwezempilakahle abanye abantu bayehluleka ukuthola usizo, ngoba bengawazi amalungelo abo, bengayazi imithetho yezempilakahle. Ngokunjalo abezempilakahle kwezinye izikhathi baba lenhlelo zokufundisa abantu ngemithetho yezempilakahle ukuze abantu babekwazi okumele bakwenze, babewazi amalungelo abo kwezempilakahle.

amanye ama company ayenza imikhankaso yokufundisa izisebenzi zawo ngemithetho lamalungelo awo kwezempilakahle ayanxusa abezempilakahle ukuthi babuye bazokhuluma lezisebenzi ukuze izisebenzi zicijiswe ngolwazi kwezempilakahle

Ngokunanzelela ukuncindezelwa kwabesifazane. Abezempilakahle sebenza inhlelo lapho abahlangana khona labesifazana bebafundisa amalungelo abo kwezempilakahle ukuze abesifazana babe lolwazi olujulileyo ngamalungelo abo kwezempilakahle.

Kukhona inhlanganiso enkulu yezempilakahle umhlaba wonke. Besokusiba khona inhlanganiso ezitshiyetshiyeneyo kumazwekazi atshiyeneyo lemazweni atshiyeneyo. Inhlanganiso lezi zilakho ukuhlangana ndawonye zibumbe imithetho ethize eyezempilakahle besezibhalelana phansi izivumelwano zokusebenzelana kwezempilakahle.

Ezibhedlela lemakilinika omama bayafundiswa ngokuvikelwa kwabantwana emikhuhlaneni etshiyatshiyeneyo. Bayatshelwa omama ukuthi abantwababo kuyini abazakwenziwa nxa sebekhule bafika kuliphi izinga ukuthi bavikelwe emikhuhlaneni. Lokhu kuyenza ukuthi umama ahlale ekwazi okuzayenziwa emntwaneni wakhe ukuze avikeleke.

kwezinye izikhathi kwamanye amazwe abantu abenelisi ukuthola usizo oluqondileyo ezibhedlela zabo hulumende ngenxa yokuswelakala kwabodokotela lokuswelakala kwezinto zokusebenzisa ngakho abantu bacina besiyancediswa ngabodokotela abazisebenza bodwa ezibhedlela ezizmele zodwa izibhedlela ziyabiza kakhulu okokuthi bantu abakwanisi indleko zakhona

Kulemikhuhlane ethelelwana emoyeni njengomkhuhlane wofuba, ngakho kuqakathekile ukuthi nxa umuntu evakatshela isihlobo sakhe esilaliswe esibhedlela esibanjwe umkhuhlane wofuba, agqoke okuvikelayo emlonyeni lemakhaleni ukwenzela ukuthi angabisengozini yokuthatha amagcikwane abangela umkhuhlane wofuba. Lalowo ovakatshelwayo laye agqoke okuvikelayo.

kwamanye amakilinika ikakhulu emaphandleni abezempilakahle abasebenza khona bayasilela kakhulu kuyabe kulabo mongikazi abalutshwana lokhu kuyenza ukuthi abantu abadinga usizo bakhulele omongikazi besekusenza ukuthi omongikazi basebenze kanzima baze basebenze amahola adlula lawo okumele bawasebenze ukusiza abantu

Ama"pharmacy" alamahola okusebenza. Ama"pharmacy" amanengi avulwa ekuseni, asebenze imini yonke ayovalwa ngezikhathi zantambama. Loba kunjalo akhona ama"pharmacy" angavalwayo asebenzayo emini lebusuku.

Kulezinye inhlanganiso ezizimele zodwa, ezifana laboWorld vision. Inhlanganiso lezi ziyanceda kakhulu kwezempilakahle. Kwamanye amazwe ziyancedisa ukwakha amakilinika, izibhedlela. Kanti kwamanye amazwe ziyancedisa njalo amakilinika, lezibhedlela ngezindlu zokusebenzela, langamanzi. Langokunye okungabe kudingakala esibhedlela.

Kuhle ukuthi ikilinika kumbe isibhedlela siphe usizo lonke olungaphiwe muntwini ongabe edinga usizo kwezempilakahle. Amanye amakilinika lezinye izibhedlela zisezingeni eliphansi kakhulu ngenxa yokuswelakala kwezinto eziqondileyo ezokusetshenziswa kumbe njalo ukuswelakala kwabalolwazi oluqondileyo kwabezempilakahle kuyabe kusenza ukuthi kuphiwe usizo olulutshwana kumbe kube lezinye izinto ezingenelisiyo ukuthi zenziwe kuleyo kilinika kumbe kuleso sibhedlela.

Amakilinika lezibhedlela kukhangelelwe ukuthi kube kuzinga elithize lempucuko. Ngemva kwezikhathi kuyahlolisiswa ukuthi kubonakale ukuthi isibhedlela kumbe ikilinika kusezingeni elikhangelelweyo yini. Nxa kuyikuthi ikilinika kumbe isibhedlela kungatholakala ukuthi asikho ezingeni elikhangelelweyo silakho ukuthi sivalwe kumbe ikilinika ivalwe.

Ngokunanzelela ukusilela kwezibhedlela lamakilinika kwamanye amazwe, akhona abandla ezokholo ancedisana lohulumende ekwakheni izibhedlela kunjalo zikhona izibhedlela kwamanye amazwe ezingaphansi kwamabandla ezokholo.

Ezempilakahle emazweni amanengi asakhulayo zigcwele kakhulu emalini lakusizo oluyabe luvela kwamanye amazwe loluyabe luvela kunhlanganiso ezizimele zodwa kodwa amazwe amanengi njalo asakhulayo ngensuku zanamuhla asesenza imizamo yokuthi yenelise ukuthi azimela kwezempilakahle engagxili kusizo oluvela kunhlanganiso ezizimele zodwa

Ukwakha esibhedlela esihle esisezingeni eliphezulu kuthatha ukubambana kukahulumende lomphakathi ngokunjalo uhulumende lomphakathi kumele basebenzisane ndawonye kungabi lokudonselana baxhasane bancedisane ngoba izibhedlela ziyindawo eqakathekileyo indawo esindisa imiphefumulo yabantu.

Ezibhendlela kuyabekwa izikhathi lapho abalaliswe ezibhendlela abagulayo abangavakatshelwa khona yizihlobo labangani lokhu kuqakathekile ngoba abagulayo abalalisiweyo ezibhendlela bayadinga ukuboniswa uthando

Isimo sezibhedlela zamanye amazwe silusizi kakhulu ezinye izibhedlela zilayo imitshina edingakalayo ezibhedlela azilayo imithi eqakathekileyo edingakala esibhedlela azilazo izisebenzi eziqeqetshileyo ezaneleyo zokusebenza kulezi zibhedlela ngokunjalo uzathola ukuthi isimo sakhona uza tjola kubuhlungu kakhulu abantu belahlekelwe zimpilo zabo

Umkhuhlane woqhuqho ngomunye wemkhuhlane eluhlupho kakhulu. Umkhuhlane lowu ubangelwa ligcikwane elithwalwa yi miyane. Imiyane ingaluma umuntu olegcikwane lo mkhuhlane woqhuqho ,ubususiya luma njalo omunye umuntu ongelalo, ulakho ukuthi uthwale igcikwane, lisuka komuny' umuntu lisiya komuny' umuntu. Kunjalo abantu bayakhuthazwa ukuthi balale ngaphansi komambule, ukwenzel' ukuthi bangalunywa yi miyane.

Inyonga yisifo esivamileyo kakhulu njalo esijwayele ukuhlasela abantu asebekhulile. Isifo sibuhlungu kakhulu. Umuntu olales'isifo uyamzwel'usizi ngoba uyabebonakalisa ukuthi uzwa ubuhlungu obukhulu kakhulu. Kuqakathekile ukuthi umuntu angaba laloluhlupho aphangise ukuya kwezempilakahle athole usizo njalo alandele izixwayiso ayabe eziphiwe ngabazempilakahle.

Abantu abango baba ikakhulu asebe khulile baba basengozini yokuba lemvukuzane ikakhulu eyabo baba, ngakho kuqakathekile ukuthi abantu abango baba bebe behamba kwabezempilakahle ngemva kwezikhathi ezithile, bebe besiyahlolwa izibonakaliso zaleyi imvukuzane ukuze bengatholakala belazo besizwe masinya ingaka memetheki.

Okunye uhlupho oluvamileyo emkhuhlaneni yamehlo luhlupho lokuba lomntwana kuqakathekile ukuthi umuntu engananzelela ukuthi kukhona okuthize elihlweni lakhe okungavamanga agijimele kwezempilakahle masinyane ukwenzela ukuthi ayohlolwa ukuthi ilihlo lakhe alila mntwana yini ukwenzela ukuthi athole usizo ngokuphangisa

Umntwana olenyanga ezithize kumbe iminyaka ethize kukhangelelwe ukuthi abelobunzima obuthize kumbe lesisindo esithize kumbe ukuthi umzimba wakhe ube ukhule wafika kubanga elithize. Ngenxa yalokhu abantwana nxa besiya emakilinika lezibhedlela kuyakhangelwa ukuthi iminyaka yakhe kumbe inyanga zakhe kuyahambelana yini lobunzima bakhe kumbe lokukhula komzimba wakhe ukuze nxa kungahambelani ancediswe ngokuqondileyo.

Imvukuzane ngesinye sezifo esesiqede abantu kakhulu emhlabeni sesibulele abantu abanengi njalo siluhlupho kakhulu nxa sesithe samemetheke bakhona kwezempilakahle abaqeqetshe kusifo semvukuzane lokuyelapha isifo semvukuzane

Bakhona abantwana abazalwa belesifo senhliziyo, ngokunjalo abantwana abalaloluhlupho kuqakathekile ukuthi bathole usizo lukadokotela ofundele ngezenhliziyo masinyane.

Ikhona imikhuhlane ebonakala ngokuthi kuhlolwe igazi lomuntu imikhuhlane le igoqela umkhuhlane woqhuqho igcikwane lengculaza ele Hlv leminye imihlobo yengulamakhwa. Esikhathini ezinengi nxa umuntu elezibonakaliso ezithize ekilinika kumbe ezibhedlela bafika bathathe igazi lakhe bamhlole ukuthi Kala yini imkhuhlane leyi.

Kwezinye izikhathi abanye abantu bayadinga usizo lokungezelelwa igazi lokhu kungabangelwa yikuthi umuntu engabe engene engozini walimala walahlekelwa ligazi elinengi kumbe ethe ehlolwa ngabezempilakahle bathola ukuthi ulomkhuhlane wokusilela kwegazi ukungezelelwa kwegazi kwenziwa ezibhedlela.

Ukudla kulomutsho omkhulu kumoilakahle yomuntu. Ukudla kulakho ukubangela imikhuhlane emzimbeni womuntu kanti kulakho ukuyivikela njalo. Abezempilakahle bayakhuthaza abantu ukuthi badlel ukudla okusesimeni sakho yemvele okunjengezithelo lemibhida ikanti ukudla okuletshukela elinengi akukhuthazwa ngoba kuyingozi kumpilakhale yomuntu kulakho ukubangela imikhuhlane.

Ikhona imikhuhlani ethi nxa umuntu eselawo kudingakale ukuthi asebenzise umuthi othile okwempilo yakhe yonke. Kuqakathekile ukuthi umuntu engatholakala elomkhuhlani onjalo, alandelele izixwayiso zabezempilakahle ukuze abe lempilo enhle.

Nxa umuntu ephiwa amaphilisi okumele awanathe kumbe umuthi okumele awunathe uyabhalelwa phansi izixwayiso leziqondiso zokuthi lowu muthi kumele awunathe njani kumbe lawo maphilisi kumele awanathe njani aphinde achasiselwe langomlomo lokhu kwenzelwa ukuvikela ingozi yokuthi umuntu asebenzise umuthi ngendlela engayisiyo okungafaka impilakahle yakhe engozini

Amathambo aqakathekile adlala indima enkulu emzimbeni womuntu yiwo ayenza ukuthi umuntu ayenelise ukuhamba ukubamba kumbe ukwenza izinto ezitshiyetshiyeneyo kodwa kwesinye isikhathi umuntu ulakho ukuthi alimale ithambo liqamuke kuyabe kuqakathekile ukuthi angalimala ayofakwa emtshineni ukuze kubonakale ukuthi ithambo lingabe liqamukile kumbe lingaqamukanga lokuthi nxa liqamukile liqamuke njani ukuze ancediswe.

Kulendlela ezehlukeneyo zokuhlola imikhuhlane emzimbeni, eminye imikhuhlane ihlolwa ngokukhangela igazi kanti eminye imikhuhlane ihlolwa ngokukhangela umchamo. Kulezi insuku umkhuhlane yofuba usulakho ukuthi uhlolwe ngokhangela umchamo.

Ezibhedlela ezinengi sokusetshenziswa amakhomphuyutha ngenxa yempucuko lentuthuko esikhona . Lokhu kuyancedisa ukuthi izibhedlela zigcine lula ulwazi lwazo. Njalo kubelula lokulandelela ukusebenza kwemithi lokugcinwa kwemithi.

Emalaboratory kulemitshina engaba yingozi kulemithi njalo engaba yingozi. Ngenxa yakhona lokhu abantu nxa bephakathi kwelaboratory kulezixwayiso okumele bazilandele eziyabe zibekiwe. Kuqakathekile ukuthi bazihloniphe. Kwamanye amalaboratory kuyabe kulotshiwe ukuthi akuvunyelwa ukuthi umuntu adle phakathi kumele ukuthi alumathise umlilo phakathi.

Kwesinye isikhathi njengendlela yokudinga ulwazi ejulileyo lekucubunguleni ngemikhuhlane abezempilakahle balakhu ukuthi bathathe izinto ezifana legazi kumbe umchamo ebantwini kwesinye isikhathi abantu bayayengana betshelane ukuthi lezo zinto ziyathathwa zisetshenziswa ngendlela embi kanti kuqakathekile ukuthi ulwazi lutholakale kwabezempilakahle.

Imitshina lezinsimbi okusebenza ema laboratory kuyasebenza ebantwini abanengi. Lokhu kwenza kumbe lethuba lokuthi igcikwane swlingathwalwa ngensimbi kumbe ngomtshina we laboratory kusuka komunye umuntu kusiya komunye umuntu Ngokunjalo kulemithi esetshenziswayo ukuthi kugeziswe izinsimbi lemitshina esebenza ema laboratory ukuze life amagcikwane wonke.

Ukuhlinza umuntu kuyinto enzima kakhulu. Ngenxa yakho lokho odokotela behlukene ,kukhona odokotela abaqeqesha ukuhlinza Inhliziyo. Labanye bayaqeqesha ekuhlinzeni amehlo ,abanye bayaqeqesha ekuhlinzeni izitho ezitshiyeneyo ezomzimba .Njalo odokotela labo bayaqeda ithubelide besezikolo ,besenza izifundo zabo.

Indawo zokucubungulela ezibizwa ngokuthi ngama laboratory ziqakathekile kakhulu. Ngakho kuqakathekile ukuthi ilizwe libe lendawo lezi ezinengi ukwenzela ukuthi abantu bancedakale kalula. Kwamaanye amazwe zilutshwana kakhulu. Kuyathatha isikhathi eside izinti zicubungulwa kulezi ndawo kungakaphumi impumela okumele iphume masinyane bancedise abantu.

Indlela yokwelapha eza labelungu seyenza ukuthi kubelempucuko lentuthuko enkulu kwezokwelatshwa ngensuku zanamuhla umuntu uyahlolwa umkhuhlane awugulayo ngakho kwenza ukuthi umuntu alatshwe lowo mkhuhlane awugulayo hatshi owokucabangela .

emakinika kanye lezibhedlela kanye lendaweni zokucubungula ezibizwa kuthwa ngama laboratory kulama gcikwane amanengi kakhulu abantu abasebenza abahlangana lawo kumbe abawabambayo ngesikhathi besemsebenzini kuqakathekile ukuthi abantu abasebenza kulezo ndawo bahlalahlale begeze izandla ukwenzela ukuthi lawo magcikwane engamemetheki

Kuqakathekile ukuthi umuntu ahlale ehlolwa amahlo ukuthi nxs elohlupho lubonakale masinyane athole ukungcediswa masinyane engalindi uhlupho luze lumemetheke engakhona ezaya kubodokotela bamehlo

Ukunakekela umntwana kuyinto enzima kakhulu. Okwelapha umntwana kuyinto enzima kakhulu. Ngoba kwesinye isikhathi umntwana kenelisi ukuchasisa ngendlela eqondileyo uhlupho lwakhe. Yikho kulabodokotela abaqeqetshe ekwelapheni abantwana. Abaqeqetshe ekuncediseni abantwana.

Umntwana kukhangelelwe ukuthi ekukhuleni kwakhe nxa eseleminyaka thize Abe eselobude obuthize. Ngakho nxa esiya esibhedlela kumbe ekilinika, uyafika ekhangelwa ubude bakhe ukuthi ubude bakhe buyahambelana yini lobunzima bakhe nxa kungahambelani lowo mntwana sethola ukuncediswa.

Bakhona abantwana ababelethwa insuku zabo zingekeneli kwesinye isikhathi abantwana labo bayagcinwa esibhedlela besakhula kwesinye isikhathi bayahamba labazali babo emakhaya okuqakathekileyo yikuthi abantwana laba bathole usizo oluqondileyo oluzabancedisa ukuthi bakhule ngendlela eqondileyo.

Izikhathi ezinengi omama nxa besiyabhalisa izisu kumbe besiyahlolwa bahamba bodwa okwenza ukuthi obaba basilela emuva ngolwazi lwempilakahle ngo mama abazithweleyo ngakho abezempulakahle bayakhuthaza omama nxa besiyabhalisa obaba bebaphelekezele ukuzelabo bathole ulwazi lalapho besiyahlolwa bahambe labo ukuze labo baye fundiswa bathole ulwazu ngokuphila kwabo mama abazithweleyo

Kuqakathekile ukuthi amakilinika lezibhedlela kube Lendawo zokuhlala omama abalindele ukubeletha .Lokhu kuyayenza ukuthi omama babelethele endaweni eziphephileyo , ngoba nxa zingekho Lezindawo omama bengabelethela emakhaya .Kufake umntwana engozini ,lomama engozini.

Abantwana badinga imisoco yonke ukwenzela ukuthi bebelempilakahle eqondileyo ngenxa yakhona lokhu abezempilakahle kwesinye isikhathi babalohlelo lapha abathontisela khona abantwana umuthi ongezelela umsoco weVitamin A ukwenzela ukuthi imizimba yabo iyenelise ukulwisana lemkhuhlane ngendlela eqondileyo

Ikhona imikhuhlane othelelwana emoyeni, ikakhulu umkhuhlane wophepha lomkhuhlane wofuba. Kuqakathekile ukuthi abantu abagula imkhuhlane leyi bacabangele abanye abantu. Nxa bephakathi kwabantu bagqoke izinto ezivala umlomo lamakhala ukwenzela ukuthi nxa bephefumula bengamemethekisi amagcikwane emikhuhlane le.

Abantwana abancane abenelisi ukukhuluma, ngokunjalo abenelisi ukuthi batsho lapho nxa kulokunye abangakuzwa kuhle emzimbeni yabo, kumbe batsho ukuthi bazwa ubuhlungu ngaphi. Ngokunjalo umzali kumele ukuthi aqaphelisise imkhuba yomntanakhe, ukuze abanzelele lapho umntwana esenza ngendlela engajwayelekanga , ukwenzela ukuthi akunanzelele ukuthi umntwana engabe esegula. Isikhathi esinengi abantwana nxa sebegula bayabonisa ngokukhala kumbe ukuntshintsha ukwenza.

Eminye imitshina esetshenziswayo ezibhedlela lamakilinika iyabiza ilentengo ephezulu njalo itholakala nzima. Ngakho izibhedlela lamakilinika ezilemitshina leyi kuqakathekile ukuthi bayiphathe kuhle ingatshontshwa njalo ingaphongufa mahlayana.

Loba abantu abanengi beyesaba ijekiseni ijekiseni ingeyinye yezindlela esetshenziswa kakhulu kwezempila kahle ukutholisa umuntu umuthi njalo ijekiseni iyayenza ukuthi umuthi ungene masinyane emzimbeni usebenze lokhu okumele ikusebenze masinyane lapho okumele usebenze khona

Ukulondoloza amazinyo kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba izinyo lingakhitshwa akusamili elinye nxa umuntu esengumuntu omdala, ngenxa yakhonalokho kuqakathekile ukuthi umuntu anakekele amazinyo akhe ngokuwageza ngezikhathi ezinengi esebenzisa imithi eqondileyo langendlela eziqondileyo zokugeza amazinyo.

Ngokubamba abantu abanengi langokusebenza abantu abanengi abezempilakahle babasengozini yokubamba amagcikwane, ngenxa yakho lokhu kuqakathekile ukuthi nxa beselapha abantu abathize kumbe bebamba imitshina ethize begqoke amaglavisi ezandleni njalo bewalahle ngendlela eqondileyo ngemva koku wasebenzisa..

ikhona eminye imitshina esetshenziswa ezibhedlela eqakathekileyo kakhulu kodwa ebizayo uzathola kwamanyeamazwe ikakhulu emazweni asakhuluayo kungela isibhedlela esisodwa esilawo lowo mtshina nxa umuntu edinga usizo lwalowo mtshina kuyabe sekumele aphume ngaphandle kwelizwe kubanzima kakhulu ebantwini abayabe bengela mali

bakhona abantu abalimala balahlekelwe ligazi besekudingakala ukuthi baphontshelwe elinye igazi kumbe kwesinye isikhathi abagulayo besekutholakala ukuthi balegazi elilutshwane emzimbeni ngakho kulendingo yokuthi bapontshelwe igazi kwamanye amazwe igazi leli liyadula ngakho abanye abantu bathwala nzima behluleke ukuthi balithenge

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela lemakilinika abezempilakahle iya iqhuba ngokuya kwesikhathi isibangcono iphucuka. Kuqakathekile ukuthi izibhedlela lamakilinika zihambisane lesikhathi basebenzise imitshina eyabe isetshenziswa ngaleso sikhathi ngoba iyabe isiba lempumela engcono.

Zikhona ezinye insimbi ezisetshenziswa esibhedlela kumbe ezinye izinto ezisetshenziswayo esibhedlela lemaklinika eziyingozi ngakho kuqakathekile ukuthi nxa sezilahlwa zilahlwe ngendlela eqondileyo zilahlelwe endaweni njalo eziqondileyo ngoba nxa kungasayenzakalanga lokhu zilakho ukuthi zilimaze abanye abantu

Kwezinye izikhathi kubalendingeko yokuthi umuntu ogulayo athwalwe esuswa ekilinika ehanjiswa esibhedlela kumbe esuswa kwesinye isibhedlela ehanjiswa kwesinye isibhedlela ukuze ayethola usizo oluqondileyo njalo athole usizo ngokuphangisa. Abantu bayathwalwa ngamaambulensi awohlobo lwezimota. Ngalezinsuku zanamuhla amanye amazwe aleambulensi ayimhlobo yendizamtshina ehambisa abantu ngokuphangisa.

Ukusilela kwezimota ezithwala abagulayo ama Ambulensi, ikakhulu emazweni akhulayo sekwenze ukuthi abanye abantu balahlekelwe zimpilo zabo ngoba kuthe lapho bedinga usizo lwe Ambulensi yangatholakali.

Eminye imitshina esetshenziswa esibhedlela mikhulu njalo inzima, ngokunjalo ukuze kubelula ukusetshenziswa kwayo iyafakwa amavili ukwenzela ukuthi ifuqwe kubelula ukuthi isetshenziswe.

Ikhona imitshina ebizwa kuthiwa ngama microscope etholakala ezibhedlela. Nxa ukhangela into encane ngalo umtshina, uyayibona isiyinto enkulu. Ngokunjalo le mitshina iqakathekile kakhulu ekuhlolisiseni ngezibungwana ezibangela imikhuhlane.

Ngokunazelela uhlupho lokuhamba kwamagetsi , okuphambanisa imitshina esebenza ngamagetsi ezibhedlela. Ohulumende bamanye amazwe sebeyenza inhlelo zokusebenzisa amandla elanga, ukuze imitshina esebenza ngamandla kagetsi ingaphambaniseki lapho amagetsi ehambile.

Akusiyo yonke impahla esetshenziswa ezibhedlela ngamadokotela labomongikazi eyenziwe ngensimbi ikhona impahla eyenziwe ngamalembu eyinye yaleyo mpahla iyahlanjwa isetshenziswe kanengi.

Ezibhedlela kulezigelo ezitshiyatshiyeneyo ezisetshenziswayo. Kuqakathekile ukuthi izigelo lezi zigcinwe ngendlela eqondileyo ezayenza ukuthi lo ozisebenzisayo enelise ukuzahlukanisa njalo kumele zisetshenziswe ngumuntu ozaziyo ukuthi zehlukaniswa njani ukwenzela ukuthi umuntu engacini esebenzisa isigelo esingayisiso endaweni engaqondanga okufaka impilo yabantu engozini.

Nxa kungananzelelwanga imitshina esetshenziswa kwezempilakahle ilakho ukuthwala igcikwane lisuka komunye umuntu lisiya komunye umuntu. Ngokunjalo kuqakathekile ukuthi imitshina esetshenziswa kwezempilakahle esetshenziswa ebantwini abanengi ihlanzwe nxa ithe yasetshenziswa komunye umuntu ingakasetshenziswa komunye.

Ezibhedlela kuyasetshenziswa amajekiseni lezinye izinto ezihlabayo lezisikayo into lezi zilendlela ezilahlwa ngayo ezenza ukuthi zingabi yingozi ebantwini, kulamabhokisana afakwa khona besezisiywa lahlwa ngendlela efaneleyo, nxa ungenzanga lokhu lezizinto zilakho ukuthi zibe yingozi kumpilakahle yabanye abantu.

Imitshina eminengi esetshenziswa ezibhedlela ngensuku zanamuhla yimitshina esebenzisa amandla kagetsi ngokunjalo kuqakathekile ukuthi ilizwe likubone ukut izibhedlela azihanjelwa ngamagetsi ngoba lokhu kuyafaka impilo zabantu engozini

Ezinye izinto ezisetshenziswayo ezibhedlela lemakilinika zilengozi yokuthi ziyasika , zicijile ezinye njalo ziyahlaba nxa khona lokhu kumele ukuthi zigcinwe ngendlela eqondileyo ukwenzela ukuthi zingabi yingozi ebantwini abafika esbhedlela kumbe kwezinye izisebenzi.

Ikhona imitshina esetshenziswa kweze mpilakahle emincani okweneliseka ukuthi udokotela kumbe umongikazi abhode eyithwele ikanti ikhona eminye emikhulu okungavumiyo ukuthi udokotela kumbe umongikazi abhode eyithwele okuyabe kumele ukuthi lowo ogulayo aye kuleyondlu lapho okulomtshina khona

Ikhona imitshina yezempilakahle engadingi ukuthi umuntu aye emadokoteleni kumbe kubomongikazi kodwa ayenelisa ukuzisebenzisela yona eyedwa. Imitshina le igoqela imitsna yokuhlola umkhuhlane wetshukela lemitshina yokuhlola ukutshaya kwenhliziyo.

Kuqakathekile ukuthi udokotela abesesimeni esihle sengqondo ukuze ayenze umsebenzi ngendlela eqondileyo njalo agxilise ingqondo yakhe kulomsebenzi ayeb eqenza. Kulusizi ukuthi kubekhona ingozi esiyake sizizwe uzwe kuthwa udokotela uthungele okuthile abe kusebenzisa mhlawumbe okufana lesigelo esiswini somuntu.

eminye imitshina kwezempilakahle isetshenziswa yilabo abafundele ukuyisebenzisa ayisetshenziswa yiloba ngubani osebenza kwezempilakhle ikhona imitshina esetshenziswa ngo dokotela kuphela okungavumelwa ukuthi omongikazi bayisebenzise

Imitshina esetshenziswa kwezempilakahle .Ilezi xwayiso zokuthi kumele isetshenziswe njani .Ngokunjalo abasebenzisa leyo mitshina kuqakathekile ukuthi balandele lezo izixwayiso ukuze kuvikele ingozi zokulimala .

Kulusizi ukuthi ngensuku zanamuhla bakhona abantu abalahlekelwa zimpilo zabo kodwa besezandleni zamadokotela ezibhedlela. Lawo amadokotela kuyabe kungekho angakwenza ngoba imitshina eyabe idingakala ukuthi bancedise umuntu basindise umphefumulo womuntu iyabe ingekho kuleso sibhedlela.

Kwezinye izikhathi umuntu angahlaselwa ngumvimbano, amakhala ayavaleka kubenzima ukuthi aphefumule. Kwesinye isikhathi njalo lokhu kungabangelwa ngezinye izatho ezehluyehlukeneyo. Ikhona imithi umuntu angayisebenzisa ukufafaza emakhaleni ukwenzela ukuthi amakhala avuleke enelise uphefumule ngcono.

Kuyenzeka ukuthi umuntu abelohlupho lokugayeka kokudla esiswini. Ukudla kungagayeki ngendlela eqondileyo esiswini umuntu aqumbe. Lokhu kungabangelwa yikudla angabe ekudlele kumbe njalo kungumkhuhlane aselawo. Ikhona imithi yesilungu umuntu angayinatha engamncedisa kuloluhlupho.

Emakilinika lezibhedlela kwesiny'iskhathi kuba lesidingo sokuthi umuntu anhlinzwe, kumbe njalo esokuthi umuntu athungwe, umuntu uyabe elimele. Lokhu kuba buhlungu kakhulu. Ikhona imithi esetshenziswayo ngabezempilakahle, omongikazi labodokotela ethundubez'ubuhlungu laph'umuntu ehlinzwa kumb'ethungwa.

Izikhathi ezinengi nxa kukhulunywa ngohlupho lokutshaya kwenhliziyo, kukhulunywa ngokuthi inhliziyo itshaya kakhulu. Kwesinye isikhathi uhlupho lungaba ngolokuthi inhliziyo itshaya kancani, ikhona imithi umuntu angayisebenzisa nxa elaloluhlupho ukuze inhliziyo itshaye ngendlela eqondileyo.

Kwesinye isikhathi imithambo yegazi iyehluleka ukuthi idlulise igazi elaneleyo. Loluhlupho umuntu ongubaba engaba lalo ulakho ukuthi emacansini ehluleke ukwenza ngendlela eqondileyo. Isitho sakhe sikababa singasaqini ngendlela eqondileyo. Ikhona imithi angayinatha engamncedisa ukuthi imithambo yegazi idlulise igazi ngendlela eqondileyo.

Kwamanye amazwe, sokulokuganga okukhulu kakhulu. Lapho imithi ethathwa khona ezibhedlela lemakilinika ibe isisiyathengiswa emakhemesi. Lowo ngumkhuba omubi kakhulu ngoba bakhona abantu abayabe bengenelisi ukuthenga imithi leyi emakhemesi ikanti besenelisa ukuthi bayithole ngaphandle kwembadalo ezibhedlela lemakilinika.

Amehlo aqakathekile ngoba yiwo esibona ngawo. Umuntu engaba lomkhuhlane wamehlo uthwala nzima kakhulu. Ikhona imithi engasetshenziswa nxa umuntu elomkhuhlane wamehlo. Imithi le iyathontiselwa emehlweni ibisibulala amagcikwane abangela imikhuhlane.

Kuyenzeka ukuthi umuntu anyele kumbe njalo adonseke imsipha kodwa ngezizatho ezithile imsipha izonde kubenzima ukuthi amalunga omzimba asebenze ngendlela eqondileyo ikhona imithi umuntu angawuhlikihlela emsipheni oyabe ulimele ukwenzela ukuthi ubuhlungu buyehle.

Kuleminye imkhuhlane ebangelwa ngamagcikwane eyenza umuthu abelezilonda emzimbebi kumbe amaqubu emzimbebi. Isikhathi esinengi amaqubu lawa ayabe eluma. Ikhona imithi umuthi angayigcoba ukuze kube nganeni.

Zikhona isihlahlakazana ezilusizo nxa umuntu ekhwehlela, kulemithi evela kulezo sihlahlakazana eseyalungiswa yafakwa emambodleleni njengemithi yabelungu. Imithi leyi iyathengwa emakhemisi ilakho ukusetshenziswa ngabadala labantwana.

Kwesinye iskhathi amehlo ayaba buhlungu ngenxa yokuthi kuyabe kungene ingcekeza emehlweni . Kumbe kungene amagcikwane athize emehlweni ayenza amehlo abebuhlungu kumbe abe lomkhuhlane kumbe njalo ebebuhlungu ngoba kuzonde imisipha ethize emehlweni .Ikhona imithi yokuthontisela umuntu angayisebenzisa .

Kulabantu abaphila lomkhuhlane we tshukela lomkhuhlane uyingozi kakhulu ngoba ulakho ukuthi uhlasele umuntu angananzeleli afe . Ngakho kuyabe kuqakathekile ukuthi umuntu ogula umkhuhlane lo athole usizo masinyane. Abantu abagula umkhuhlane wetshukela baphila ngokuzihlaba amajekiseni.

Ukuze umntwana avikeleke emikhuhlaneni kumele athole umsoco wama"vitamin" ngendlela eqondileyo kodwa kuyenzakala kwesinye isikhathi ukuthi umntwana asilele kulowo msoco. Kukhona umuthi angawusebenzisa, angawunatha ukuze angezelele umsoco wama"vitamin" ,avikeleke emikhuhlaneni.

Ukuhlanza yinto engaqondanga ngoba umuntu wadalelwa ukuthi ukudla kuhambe kusehla kusiya phansi hantshi ukuthi kuphenduke kubuya phezulu ngoba ukuhlanza kulakho ukuthi kulimaze umuntu. Ngensuku zanamuhla isikhona imithi umuntu angayinatha ukuze bavikele ukuhlanza ma esizwa efuna ukuhlanza

Ukhona umhlobo wesawudo okhangelelwe ukuthi ubekhona egazini lomuntu njalo libelobunengi obuthize kodwa kwesinye isikhathi igazi lomuntu liyatholakala lilesawudo eliphansi kakhulu kulaleli elikhangelelweyo. Ikhona imithi umuntu angayinatha ukuthi angezelele isawudo egazini.

Eminye imithi yakulezinsuku esemambodleleni. Kuyabe kuqakathekile ukuthi nxa umuthi suphelile umuntu alahle kuhle imbodlela leyo ngendlela eyabe exhwayiswe ngakho ukuthi eyilahle ngayo. Akumelanga iphongulahwa nje ngoba ingaphongu kulahlwa nje iba yingozi kwabanye abantu ibe yingozi njalo ezifuyweni.

Emazweni amanengi asakhulayo kulohlupho lokusilela kwemithi. Ngenxa yakhona lokho imithi eminengi, amaphilizi amanengi ayabe engatholakali ezibhedlela lemakilinika etholakala emafamasi. Emafamasi ayabe ethengiswa, kwesinye isikhathi intengo yakhona iyakhulela abanye abantu bacine sebesehluleka ukuthenga amaphilizi ayabe efunakala okuphambanisa impilakahle yabo.

Umuthi ukuze usebenze kuhle kufanele ugcinakale ngendlela ethile , umuthi nxa ungasagcinakalanga ngendlela eqondileyo uyaphela amandla , lanxa kukhona lokho kuqakathekile ukuthi umuntu alalele izixwayiso kumbe alandele izixwayiso Abe eziphiwe kumbe zibhaliwe emuthini ukuthi mele ugcinakale njani , eminye imithi akumelanga igcinakale ekutshiseni okuthize kumbe ekuqandeni okuthize eminye imithi njalo akumelanga njalo ithintwe ngamanzi

Igazi kuqakathekile ukuthi lifike kundawo zonke zomzimba lifike kumalunga onke omzimba njalo lokho kuya ngokuthi igazi lipontshwa njani ukuze liyefika kumalunga omzimba. Kwesinye iskhathi umzimba uyehluleka ukuthi upompe igazi ngendlela eqondileyo kumbe igazi lihambe ngendlela eqondileyo emthanjeni yegazi. Akhona amaphilisi ancedayo ukuthi alungisise ukuhamba kwegazi emthanjeni langokupontshwa kwegazi yinhliziyo.

Bakhona abantu abaguliswa yikuba seduze kwezinto ezithize okungaba sedeze lesibungu esithize kumbe ukuthintwa yisibungu esithize, kumbe isihlahlakazana esithize kumbe iluba elithize. Abanye njalo bayaguliswa yikuba seduze lemithi ethize. Abantu laba balakh' ukuncediswa ngamaphilizi abangawanatha ukwehlisa lolohlupho.

Abantwana abancane babalohkupho lokuvaleka amakhala lokhu kungabangelwa yikuthi kube kulamakhovula kumbe ingcekeza esivale imbobo zokuphefumula. Kulezi insuku kulemithi engasetshenziswa ukuthi ifakwe emakhaleni nxa eselohlupho olunjalo ukuze aphefumule kangcono.

amajwabu abantu ayatshiyana izikhumba zabantu ziyatshiyana abanye abantu balezikhumba eziqinileyo kumbe eziwomileyo kakhulu kulezinsuku akhona amafutha abantu abakwanisa ukuthi bawagcobe kumbe imithi abakwanisa ukuthi bayigcobe eyenza ukuthi isikhumba sibe buthakathaka

Uphepha ngesinye sezifo esiluhlupho njalo esijayele ukuhlasela abantu mahlayana nje ikhona imithi yophepha kodwa ikhona imithi yophepha elungele abadala engalungelanga abantwana okuyabe kuqakathekile ukuthi umuntu nxa elomntwana obulawa luphepha amnike umuthi wabantwana hatshi owabadala.

Olunye uhlupho oselukhona kakhulu oseluvamile kumpilakahle yemgqondo luhlupho lokucabanga ngokujulileyo okudlulisa amalawulo, abakubiza ngesilungu bethi yi depression. Lokhu kuyayenza ukuthi umuntu abesengozini yokuzehlukanisa emphakathini, kumfake njalo engozini yokuzilimaza. Akhona amaphilisi umuntu angawasebenzisa ukuthi ayehlise loluhlupho.

Umzimba womuntu uyadinga imisoco etshiyatshiyeneyo emsizayo ukuthi avikeleke emikhuhlaneni lokuthi umzimba wakhe ukhule ngendlela eqondileyo. Ngensuku zalamuhla asekhona amaphilisi atholakalayo emapharmacy alemisoco le edingwa yimizimba yabantu.

Abadala bayakuqakathekisa ukubhodlisa umntwana, ngoba isisu somntwana siyagcwala umoya lula, okungabangela ukuthi umntwana agule, ngensuku zalamuhla sekungcono, ngoba isikhona lemithi engaphiwa umntwana ukulungisisa loluhlupho.

Kunsuku zanamuhla nxa umuntu egula, ikhona imithi umuntu akwanisa ukuyazithengela yona nje ezindaweni ezithengisa imithi, kanti njalo eminye imithi kumele ayibhalelwe ngudokotela. Imithi yakulezinsuku isileziqondiso ezicacayo zokuyisebenzisa kanti njalo iailezipimo ezicacayo zokuyisebenzisa. Kuqakathekile ukuthi abantu balandele iziqondiso sekusetshenziswa kwemithi etshiyatshiyeneyo.

Iziphathelo zemithi yesilungu, ziyalotshwa amagama emithi phandle. Lokhu kuyancedisa ukuthi lanxa umuntu engaba lemithi eminengi endlini, kube lula ukuyehlukanisa.

Kulezinye izikhathi umuntu ogulayo yafika ezingeni lokuthi akasenelisi ukudonsa umoya ngendlela eqondileyo ukuthi aphefumule umoya ngendlela eqondileyo ngokunjalo ikhona imitshina etshiye tshiyeneyo etholakala ezibhedlela encedisa abantu ukuthi bathole umoya oweneleyo odingwa ngumzimba nxa begula.

Wonke umuthu uyathanda ukuthi abemuhle abe lejwabu elihle ijwabu elibutshelezi ngakho umuntu angaba lensumpa lamaqhubu ikakhulu ebusweni uyaphatheka kubi kakhulu ngoba uyabezibona engasekho muhle. Kodwa ke kuhle kulezinsuku ikhona imithi umuntu angakwanisa ukuthi ayigcobe nxa ethe waba lamaqhubu lensumpa ukwenzela ukuthi lezizinto zelapheke ziphele.

Umfuyi ohlakaniphileyo uyadinga ulwazi olugcweleyo ngesifuyo asifuyileyo abeyazi imikhuhlane ethanda ukuhlasela isifuyo sakhe ukuze abekwazi ukuthi imikhuhlane leyi uyivikela njani. Uyadinga ulwazi olugcweleyo ngemithi angayisebenzisa ukuvikela imikhuhlane kumbe ukwelapha imikhuhlane nxa isifuyo sakhe sesithe sahlaselwa yimikhuhlane.

Eminye imithi yakulezinsuku iyasebenzisa izinto zemvelo ezitholakala egangeni kumbe ezitholakala ngokwemvele esiphila kiyo. Ezinye zalezozinto esezivame ukusetshenziswa kumithi yakulezinsuku luluju lwenyosi.

Eminye imithi yakulezinsuku iyelapha izifo ezitshiyeneyo kungumuthi owodwa. Ngokunjalo abantu abanengi bayayithanda ngoba ulakho ukusetshenziswa ngabantu abanengi abayabe begula izifo ezitshiyeneyo.

Imithi yakulezinsuku iyahlolisiswa ingakavunyezwa ukuthi iye emphakathini iyesetshenziswa ngabantu. Ngokunjalo umuntu engatholakala ethengisa umuthi ongahlolisiswanga wavunyezwa ukuthi ungasetshenziswa ngumphakathi ulakho ukubotshwa.

Izikhathi ezinengi abantwana abancane bakuthola kunzima ukuthi baginye amaphilizi , ngokunjalo imithi eminengi yesilungu ephiwa abantwana abancane iyabe iyisimo samanzi abakwanisa ukuwaginya lula

kulamaphilisi asetshenziswayo kulezi insuku okuqeda ubuhlungu lamaphilisi alusizo kakhulu ebantwini abanengi kodwa umuntu akumelanga awasebenzise kakhulu ngoba engasebenza kakhulu ucina engasakwanisi ukuphila ngaphandle kwawo njalo umuntu engawasebenzisa isikhathi eside kuyamenza abe sengozini yokuhlaselwayisifo somkhuhlane wezinso

Kwezinye izikhathi nxa umuntu egula, ikakhulu nxa ebulawa yisisu. Kumbe njalo nxa ezithwele, kumbe nxa enukelwa yilutho oluthize olumkhathazayo. Uzwa esiba lomuzwa wokufuna ukuhlanza, isisu sakhe singahlalisekanga. Ikhona imithi etholakalayo emapharmacy, elakho ukumncedusa umuntu oyabe elohlupho lonalolo olunjalo.

Imithi yesilungu ilamahola lapho eyabe ilamandla khona emzimbeni ngokunjalo imithi yabelungu ileziqondiso zokuthi umuntu kumele awunathe ngemva kwesikhathi esingakanani kusenzelwa ukuthi awunathe omunye useselamandla emzimbeni.

Eminye imithi yabelungu umuntu uyithola ngokuhlatshwa ijekiseni. Abanye abantu bayawesaba amajekiseni. Ngenxa yokuthi ijekiseni ibuhlungu kakhulu. Kulamanye amajekiseni okuthiwa nxa umuntu ewahlatshwa kumele ukuthi abe edlile. Kuyabe kuqakathekile ukuthi amajekiseni enjalo umuntu adle.

Ukubalamafutha adlulise amalawulo emzimbeni ikakhulu emthanjeni yegazi lasenhliziyweni kuyingozi kakhulu ngoba umuntu kulapho ecina esibalesifo senhliziyo kumbe njalo ecine egogeka amalunga athize omzimba kulezinsuku asekhona amaphilisi umuntu ongawanatha atshise amafutha lawa

Ukukwehlala ngokunye kwezifo ezihluphayo kakhulu, ikhakhulu ngesikhathi somqando. Isifo sokukhwehlela sivamile ukuthi sihlasele abantu. Ngensuku zalamuhla ikhona imithi enathwayo eyelapha ukukwehlela eyenelisa ukutholakala ezitolo kumbe ezibhedlela kumbe emafamasi .

imithi yesilungu iyalotshwa ibizo, ilanga, lomnyaka, lalapho ezaphela khona amandla uyaphewa imithi kumbe ethenge umuthi akhangele ukuthi lelo langa ukuze engathathi umuthi owaphela amandla

Imithi eminengi yakulezi insuku ilesiqondiso sokuthi kumele igcinwe lapho abantwana abangayifinyeleli khona .Lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana bavikelwe ngoba nxa abantwana bangayifinyelela le imithi balakho ukuthi bayinathe impilo zabo zibesengozini.

ngensuku zalamuhla imithi eminengi isibuya iyisimo samaphilisi kuqakathekile ukuthi umuntu alalele lapho ephiwa iziqondiso zokuthi amaphilisi kumele awanathe njani ukuze angazitholi esenatha amaphilisi amalutshwane kulalawo okumele awanathe kumbe amanengi kakhulu kulalawo okumele awanathe ukunatha amaphilisi ngendlela engaqondanga kuyafaka uuntu engozini

Imithi yesilungu ileguquko kakhulu ngokuya kwesikhathi amaphilisi okwelapha isifo ezifanayo alakho ukuguquka lokuntshitshwa ngemva lokuthi kutholakale amaphilisi ayelapha lesosifo ngendlela egcono kulawakuqala.

Abantwana bayahlaselwa kakhulu ngumkhuhlane wephepha nxa umntwana engasatholanga ukuncediswa ehlaselwe ngumkhuhlane owephepha engakhwehlela kakhulu uyayenelisa ukuthi acine esehlatshwe yisihlabo. Lokhu kuyenza ukuthi umntwana acine elahlekelwe yimpilo yakhe. kuqakathekile ukuthi abantwana bancediswe nxa bangaba lomkhuhlane wephepha kuyajabulisa ngoba isikhona imithi yabelungu ezokuncedisa nxa umntwana elophepha enatheka kalula.

Abantu abangomama bayangena esikhathini kodwa bengafikisa imnyaka ethize bayama ukungena esikhathini. Abanye omama bayaba lohlupho lokuthi bengama ukungena esikhathini isitho sangaphansi siyasuka siwome besebesizwa ubuhlungu. Akhona amaphilisi akulezi nsuku abangawanatha nxa bangaba lohlupho lonalolu.

Emazweni amanengi izibhedlela ezikhangele abantu ababulawa ngumkhuhlane wengqondo kuphela zilutshwana kakhulu lokho kwenza ukuthi abantu abalomkhuhlane wengqondo kubesengathi bayabandlululwa kuqakathekile ukuthi izibhedlela ezikhangela abantu abalomkhuhlane wengqondo zibezinengi emazweni wonke

Ubunzima bempilo, ukusetshenziswa kwezidakamizwa lezinye izinto ezehlukeneyo sezibangela ukuthi impilakahle yengqondo zabantu abanengi ibesengozini. Abantu abanengi bayabe bengakunanzeleli ukuthi impilakahle yengqondo zabo isengozini ngokunjalo kuqakathekile ujuthi abantu baxiphe ithuba lokuvakatshela abezempilakahle ukuze bayehlolisiswa isimo sempilakahle yengqondo zabo.

Zikhona izibhedlela okuhlala khona kuselatshwa abantu abalomkhuhlane wengqondo. Abantu abanengi bayesaba ukuya kulezo ezibhedlela kungathuwa behambe khona ikanti abanye bayesaba njalo ukuhambisa izihlobo zabo kulezo zibhedlela. Kuqakathekile ukuthi umuntu kungathwa aye esibhedlela ahambe ngoba injongo yalezo zibhedlela yikunceda abantu abalomkhuhlane wengqondo

Wonke umntwana ulelungelo lokuthola ukudla okwaneleyo, ukudla okwakha umzimba. Kodwa izimpi ziyabaphuca abantwana lelolungelo. Emazweni amanengi alezimpi uyathola abantwana sebecakile sebezimbambo nje ngenxa yokuswela ukudla okwaneleyo, sebehlaselwa yimikhuhlane ebangelwa yikuswela imisoco eqondileyo emzimbeni.

Nxa abantwana bekhula, sebeqalisa ezothando balakho ukuthi bathathe izinqumo ezingacina zibafaka ebunzimeni becine sebezisola kusasa. Ngakho kuqakathekile ukuthi bancediswe kulesi sigaba, ukwenzela ukuthi bathathe izinqumo ezihlakaniphileyo.

Abantwana baleziphiwo ezitshiyatshiyeneyo njalo nxa bekhula bayajabula nxa bebona abazali babo bebasekela okweziphiwo zabo njalo abazala nxa besekela abantwana kuziphiwo zabo phakathi kwabazali labantwana kuba lobudlelwano obuhle.

Abantwana bayakuthanda ukudlala. Zikhona izinto ezingathengwa abantwana bezidlalise kodwa kwesinye isikhathi imali iyabe ingekho yokuthenga lezo zinto. Abantu balakho ukuthi basebenzise khonokho abalakho eduzane ukulungisela abantwana izinto zokudlalisa.

Abany'omama bayehluleka ukuthi babelethe kuhle. Babeletha ngokuhlinzwa. Ngenxa yakhonalokho, omama ababeletha ngokuhlinzwa kumbe omama abaqalisa ukubeletha, bayakhuthazwa ukuthi bayobelethela ezibhedlela, eduzane labodokotela, ukwenzela ukuthi nxa bengaba lohlupho bancediswe masinyane.

Abanye abantwana baba lobunzima kakhulu kokugqokeka lokukhula. Abanye nxa sekummele baye eskolo bayathwala nzima yikho kuqakathekile ukuthi umzali ahambe lomntwana kuloluhambo lokukhula, abeleskhathi sokuxoxa lomntwana, azwe umntwana akucabangayo, amnanzelele umntanakhe, ukwenzela ukuthi amncedise kulesisigaba sokukhula ikakhulu nxa esesiya eskolo.

Bakhona omama abaphila legcikwane le HIV igcikwani lengculaza, omama laba abantwababo baba sengozini lokubamba igcikwane ngakho ibakhona imithi abayiphiwayo ezibhedlela lama kilinika eyehlisa amathuba okuthi abantwana laba bebambe igcikwane kubo mama ngesikhathi bemunya.

Ubudlwangu dlwangu ngobulili kuyinto embili kakhulu ngoba kwenza ukuthi abanye abantu balimale abanye babe yizigoga abanye abalahlekelwe yimphefumulo yabo abantwana bezikolo bayafundiswa kakhulu ngobubi bobudlwangu dlwangu ngobulili ukwenzela ukuthi bengayenzi njalo lekukhuleni kwabo sebengabantu abadala bengayenzi ubudlwangu dlwangu ngobulili.

Amanzi aqakathekile kakhulu njalo kulilungelo lomntwana wonke ukuthola amanzi ahlanzekileyo ngakho kuqakathekile ukuthi izibhedlela lamakilinika kube lamanzi ahlanzekileyo ukuze abantwana abathola usizo kulezindawo bathole amanzi ahlanzekileyo.

Ngokuzama ukuthuthukisa impilo zabantu kuba lenhlelo ezintsha ezifikayo ezempilakahle kumbe indlela ezintsha zokwenza izinto ngemva kwesikhathi kubalocwaningo olweziwa ukuthi kubonakale ukuthi lezo zinhlelo kumbe lawa maqinga ayasebenza yini

Abantwana bomfundo yaphansi bayakhuthazwa ukuthi baphatheke emidlalweni etshiyatshiyeneyo. Ukwenzele ukuthi laba abalesipho emidlalweni babonakale bancediswe. Kulusizi ukuthi ezikolo esizemakhaya ezinengi imidlalo ekhona iyabe imilutshwana kakhulu eminye imidlalo ayitholakali emakhaya ngokunjalo abantwana abalezipho leyomdlalo abawatholi amathuba.

Loba abezempilakahle besenza umkhankaso wokufundisa abantu ngokuqakatheka kokuvikela abantwana emikhuhlaneni, basesekhona abantu abasadonsela emuva, abayiziqoqodo abalokhe bengafuni ukuthi abantwababo bathole usizo lokubavikela emikhuhlaneni, ikakhulu abantu benkolo ezithize.

Abantwana balelungelo lokuphila balelungelo lezempilakahle. Ngokunjalo umzali lomzali ulomlandu wokubona ukuthi umntwana wakhe uyathola usizo lweze mpilakahle okumele aluthole ngendlela njalo eqondileyo. Kuqakathekile ukuthi abantwana bavikeleke emikhuhlaneni ukuze babe lekusasa elihle.

Abezempilakahle bayenza imikhankaso yokuvikela abantwana emikhuhlaneni ethize. Kuyabekwa amalanga lapho abazabe bebhoda khona bethontisela abantwana imithi kumbe kumbe bahlaba abantwana amajekiseni, kuqakathekile ukuthi baxhaswe kuleyo mikhankaso ukuze abantwana bavikeleke emikhuhlaneni

Izikhathi ezinengi omama abancane ikakhulu abaqalisa ukuba labantwana bayabe bengela lwazi olugcweleyo ngokuthi umntwana uphathwa njani kumbe umntwana umunyiswa njani. Ngenxa yalokho abezempilakahle babafundise omama laba ukuthi umntwana uphathwa njani lokuthi umunyiswa njani ukuze athole uchago olweneleyo kumama.

Kulabantwana abazalwa iskhathi sabo singakafiki besesebancane laba bantwana kuqakathekile ukut bake bahlale bekhangelwa ngomongikazi ezibhedlela kuze kufike isikhathi sokut bephume esibhedlela sekubonakala ukut sebekhulile sebeqinile

Umntwana olempilakahle eqondileyo ulezinto ezithize okumele ukuthi abe seyenelisa ukuzenza nxa esekhule wafika kusigaba esithize , ngenxa yalokho kuqakathekile ukuthi umzali kumbe abezempilakahle babe bemnanzelela umntwana ukuthi nxa sekusgaba esithize usesenza yini lokho okumele ukuthi ngabe uyakwenza nxa esekulesosgaba , lokhu kuyayenza ukuthi umntwana nxa kuyikuthi ulohlupho oluthize lunanzeleleke masinyane

Imizimba yabantwana ibuthakathaka indlela umzimba ozivikela ngayo emikhuhlaneni ibuthakathaka ebantwaneni ngokunjalo kulula ukuthi abantwana bahlaselwe yimikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Ngokunjalo kuqakathekile ukubana silandele izixwayiso esiziphiwa ngabezempilakahle ekuvikeleni abantwana emikhuhlaneni lekwelapheni nxa abantwana sebethe bahlaselwa yimikhuhlane.

Loba abazali belemilandu yokunakekela abantwababo. Lokubona ukuthi abantwababo balempilakahle enhle. Labo abantwaba balemilandu yokunakekela impilakahle yabo. Ngakho abezempilakahle bayenza imikhankaso yokuvakatshela abantwana, bebafundisa ngempilakahle yabo. Lokuthi kumele bazinakekele nyani ukuze babe iempilakahle eqondileyo.

Izibhedlela ezinengi lamakilinika amanengi ikakhulu emazweni asakhulayo kuyasilela kakhulu kubomongikazi labodokotela abaqeqetshe ezintweni ezithize. Uzathola umuntu ehamba umango omude esiya ekilinika kumbe esibhedlela esithize, elanda owezempilakahle oqeqetshe kwezamazinyo kumbe oqeqetshe kwezamehlo nje kuphela.

Amakhompiyutha asedlala indima enkulu kakhulu ezibhedlela lemakilinika. Omongikazi lamadokotela labezempilakahle abatshiyetshiyeneyo, endaweni yokuthi bebe bebhala ingwalo ezinengi, sebelakho ukuthi basebenzise ikhompiyutha ngoba ikhompiyutha iyenelisa ukugcina ingwalo ezinengi endaweni eyodwa.

Ukuhlinza umuntu kuyinto enzima kakhulu. Zikhona izitho zomzimba ezinzima kakhulu ukuthi zihlinzwe. Ngakho odokotela kwesinye isikhathi, bayasebenza be ndawonye bencedisana nxa kuthe kwaba lomuntu odinga ukuhlinzwa kodwa edinga ukuhlinzwa ngendlela enzima.

Izinso ziqakathekile kakhulu zidlala umlandu omkhulu kakhulu emuntwini Ziyahlanza igazi zikhupha ingcekeza esegazini engaba yingozi emzimbeni Ngakho bakhona kwezempilakahle abafundileyo ngezinga eliphezulu ngokusebenza kwezinso lemikhuhlane engahlasela izinso

Abantu abanengi bacabanga ukuthi bengageza amazinyo ngedlela ejwayelekileyo kuyabe sekwanele abakwazi ukuthi ikhona enye ingcekeza yamazinyo abangenelisiyo ukuthi bayikhuphe nxa begeza amazinyo ngedlela ejwayelekileyo okumele ukuthi iyekhutshwa ngabawufundeleyo lowo msebenzi

Umuntu ogulayo uyabe edinga ukuthi aphiwe uthando. Athole uthando olumenza abelethemba lokuthi impilo usaselayo. Njalo ulakho ukuthi alulame. Isikhathi esinengi okwenza ukuthi umuntu asile yindlela acabanga ngayo. Nxa umuntu angaba lethemba lokuthi uzalulama kuya msiza ukuthi alulame.

ukuganga sekukunengi kakhulu ebantwini ubugebengu lobukwilimbano sokwande kakhulu kukanengi sibala kumaphephandaba sisizwa lemsakazweni ngabantu ababotshwa bezenza bona abaqeqetshileyo kwezempilakahle bezenza odokotela kumbe omongikazi kodwa bengakufundelanga khonalokhu befaka impilo zabantu engozini

Empini kubalezingozi kwesinye isikhathi amabutho ayenelisa ukuthi alimale impilo yabo ibasengozini. Ngenxa yakhona emabuthweni kubala ezempilakahle abafundela imisebenzi etshiyetshiyeneyo kubala omongikazi kubelabodokotela abanelisa ukuhlinza.

Ngokwezempilakahle ezibhedlela lemaclinika kulezisebenzi ezitshiyeneyo ezifundele izinto ezitshiyeneyo njalo ezikuzibanga ezitshiyeneyo zemfundo. Kuqakathekile ukuthi abantu abasebenza kulezindawo babe yazi imisebenzi yabo njalo bayenze imisebenzi yabo. Umuntu engacini esesenza umsebenzi angawufundelanga, kumbe umsebenzi okungamele awenze. Lokhu kuyafaka abantu engozini.

Izikhathi ezinengi umuntu engabulawa ngamazinyo, kunzima ukuthi isifo samazinyo selapheke sphele. Iskhathi esinengi umuntu engabulawa ngamazinyo, izinyo eliyabe libuhlungu liyakhitshwa kumbe amazinyo ayabe ebuhlungu ayakhitshwa. Bakhona abezempilakahle abaqeqetshileyo kwezokukhupha amazinyo.

Akusibo bonke abasebenza kwezempilakahle abenelisa ukuhlola umama ozithweleyo ukunakekela umama ozithweleyo kumbe ukubelethisa umama ozithweleyo bakhona kwezempilakahle omongikazi abakufundeleyo khonalokhu abakuhambele esikolo bafundele ukunakekela umama ozithweleyo lokumhlola Kanye loku belethisa umama ozithweleyo

Impilo yomuntu iligugu. Ngokunjalo umuntu kavuke nje eqeqetshile kwezempilakahle, bakhona odokotela abaqeqetshe kwezamehlo, ezendlebe kwezokuhlinza lokunye okutshiyatshiyeneyo. Kodwa kuyathatha isikhathi eside befundela ukuze impilo zabantu zingabi sengozini.

Amehlo ngesinye sezitho esidalwe ngendlela enzima kakhulu ukuzwisisa. Asibo bonke abantu bezempilakahle abaziyo ngamehlo. Bakhona odokotela abafundele ngezamehlo abayaziyo imithi edingakalayo nxa umuntu elohlupho oluthize lwamehlo. Labanye abakwaziyo ukuthi amehlo ahlinzwa njani nxa kuthe kwadingakala.

Wonke umuntu ma esiya ekilinika kumbe esibhedlela, ulesifiso sokuthi afike ancediswe ngumuntu awufundeleyo umsebenzi wakhe. Umuntu ofundele umsebenzi wakhe uyambona ngendlela ayenza ngayo , uyamuzwa ngendlela akhuluma ngayo kuyamupha ithemba lokuthi lawe uzasila.

Ngenxa yokusilela kwezisebenzi zempilakahle langezizathu ezithize amanye amazwe ayakhetha abantu phakathi kwezigaba abafundiswa ngezempilakahle besebe sebebenza emphakathini ngezempilakahle bencedisana labezempilakahle ukuthuthukisa ezempilakahle ebantwini emphakathini.

kuqakathekile ukuthi umuntu adinge ulwazi emuntwini ololwazi olugcweleyo kumbe adinge ukwelatshwa emuntwini ofundileyo ololwazi olugcweleyo kwezokwelatshwa kulabantu abanengi abangene engozini abanye balahlekelwe zimpilo bani zonalezo abanye becine bebe yizigoga ngenxa yokuthi bencediswe ngabantu abangelalwazi abazenza o siyazi kodwa bengakwazi lutho

Indlebe nxa uyikhangele iyisitho somzimba esilula ukuzwisisa kanti ke eqinisweni iyisitho somzimba esinzima kakhulu ukuzwisisa. Ngakhoke bakhona odokotela abafundela indlebe, bafundela ukwelapha indlebe lokusiza abantu abalohlupho lwendlebe.

Kubakhona abantu abagangayo abathengisa imithi emigwaqweni ngentengo ephansi. Lokhu kwenza ukuthi abanye abantu bathenge kibo ngoba bebalekela intengo eziphezulu emakhemesi lokhu kuyingozi ngoba eminye imithi yakhona iyabe seyadlula amalanga awo okusebenza, ngakho kuqakathekile ukuthi abantu bathenge imithi emakhemesi.

Kwesinye isikhathi umuntu uyahlaselwa ngumkhuhlane esendlini, kube sekudingakala ukuthi agijinyiselwe esibhedlela. Zikhona imota ezithwala abantu zibagijimisela ezibhedlela okuthiwa ngama ambulensi. Ngakho kuqakathekile ukuthi umuntu abe lembolo zama ambulensi ukwenzela ukuthi engaba lohlupho esendlini kumbe kungaba lomuntu olohlupho i ambulensi ibizwe igijimisele umuntu esibhedlela.

Emazweni amanengi asakhulayo imithi ethengiswa emakhemesi yimithi eyabe ivela kwamanye amazwe imithi eyabe ithengwe kwamanye amazwe ibe isizothengiswa kulelo lizwe. Ngakho amazwe asakhulayo ayakhuthazwa ukuthi azenzele imithi yabo.

Kwezinye izikhathi imikhuhlane iyabangelwa ngokuyizibungwana okungena emzimbeni besokubulala amasotsha omzimba kumbe kulwisane lamasotsha omzimba akhona amaphilizi umuntu angawanatha lawo maphilisi ayalwisana lalezizibungu ezilwisana lamasotsha omzimba.

Emapharmacy imithi iyaqoqwa kuhle. Iqoqwe ngokuthi iphela nini amandla. Imithi elamalanga okuphela amandla asesondele iyabekwa ekuqaleni ukwenzelu kuthi ithengiswe kuqala. Kuthi leyi eyabilamalanga asesekhatshana ifakwe ngemuva.

Njengendawo ethengisa imithi ikhemisi kumele ibeyindawo ehlanzekileyo ehlanzwa nsukuzonke phansi lalapho okuhlala khona imithi ukwenzela ukuthi kungabi lamagcikwane angacina esebangela imikhuhlane khona kuyabe kuthengiswa imithi yokwelapha lokuvikela abantu emkhuhlaneni

Eminye imithi kuyadingakala ukuthi ihlale isendaweni eqandayo imithi leyo kuyabe kumele ihlale isemakhazeni ngenxa yakhonalokhu iyafakwa kuma fridge nxa kusema pharmacy ukwenzela ukut ingezwa ukutshisa ngoba ingezwa ukutshisa icina ingasasebenzi

Ema pharmacy imithi iyabekwa iqoqwe ngendlela ethize. Izikhathi ezinengi amaphilisi ayabekwa wodwa, imithi enathwayo ibekwe yodwa, imithi egcotshwayo ibekwe yodwa. Uzathola ukuthi imithi egcotshwayo ayifakwa ihlanganiswe lamaphilisi lemithi enathwayo ngoba lokhu sokungaba yingozi.

Zikhona indawo ezithengisa imithi ezibizwa kuthiwe ngamafamasi. Lezi indawo zisebenza abantu abaqeqetshileyo abalolwazi ngezemithi ukuze kungabi lengozi yokuthi umuntu aphiwe umuthi ongayisiwo.

Eminye imithi etholakala ezindaweni ezithengisa imithi ezibizwa kuthiwa ngama pharmacy ilakho ukuthengisela umuntu engalotshelwanga ngu Dokotela kati eminye imithi ethengiswa kulezi indawo idinga ukuthi umuntu aye ku Dokotela ambhalele umuthi okumele ayewuthenga epharmacy. Nxa engelayo incwadi kaDokotela umuntu kawuthengiselwa lowo muthi.

Njengendawo ezithengisa imithi esetshenziswa ngabantu, amafamasi kuqakathekile ukuthi abe zindawo ezihlanzekileyo ezihlala zihlanjwa njalo ukuze labantu abathenga khona imithi bafike bathenge khona bekhululekile.

Igazi liqakathekile kakhulu emuntwini. Umuntu ukuze abe lempilakahle eliqondileyo kumele abe legazi eleneleyo. Igazi liba khona emuntwini ngokuthi umuntu adle ukudla okwaneleyo okungezelela igazi emzimbeni kodwa ke emafamasi kuyatholakala njalo eminye imithi engezelela igazi emuntwini nxa umuntu elegazi elingenalanga.

Emafamasi imithi eyehlukeneyo iyaqoqwa kuhle, ihlaliswe kuhle, iqoqwe ngemihlobo yayo langokusebenza kwayo ukuze kubelula ukuthi lowo owuthengisayo awubone umuthi oyabe ufunwa ngumthengi.

Amanye amaphamacy atholakala eduze lamaclinika laseduze kwasezibhedlela lokhu kuyenza ukuthi abagulayo abaphuma ezibhedlela lemaclinika kube lula ukuthi bathenge imithi ababe beyibhalelwe ukuthi kumele beyithenge

Ezikhathi ezinengi nxa sikhuluma ngomithi sicabanga amaphilisi sicabanga imithi enathwayo sicabange amajekiseni. Kanti ikhona imithi egcotshwayo engamafutha le imithi iyelapha imikhuhlane yesikhumba njalo iyanceda isikhumba somzimba ukuthi sibe lempilakahle enhle, imithi le iyatholakala emafamasi.

Imithi yokwelapha eyesilungu ayenziwa laloba ngubani, kodwa kulamakhampani avunyelweyo ukuthi ayenze leyo mithi okuyaba kuhlolisisiwe kwabonakala ukuthi alolwazi olupheleleyo ngokulungisa leyo mithi, njalo leyo mithi ilungiselwa endaweni ezihlanzekileyo, eziqondileyo.

Indawo ezithengisa imithi yabelungu ama"pharmacy",zitholakala kakhulu emadolobheni. Lokhu kwenza ukuthi abantu abasemakhaya babelobunzima kakhulu nxa bethe bafuna umuthi othengiswa e"pharmacy "

Emafamasi lapho okuthengiswa khona imithi yabelungu esitholakala kakhulu ngensuku zalamhlanje imithi ethengiswayo iyabhekwa lapho abantu abakwanisa ukuyibona khona lula.

Bakhona abantu ababalohlupho lokunyela ikhakhulu enqagaleni , emadolweni , endololwaneni kumbe eqolo kumbe njalo abanye ababalezifo nje emathanjeni kulezindawo emaPhamarcy kuyathengiswa amabhanti abantu abangawagqoka kulezindawo ukuze amabhanti lawa ebaphe usekelo.

Kwezinye izikhathi kuba nzima ukubuthanisa abantu ubacelela ukuzobafundisa, ngakho abezempilakahle bayathatha amathuba lapho okuhlangana khona abantu labo besesipha izifundo zabo. Ezindaweni ezifana lemfeni, emacaweni, emitshadweni kumbe emidlalweni nje.

Izisebenzi zempilakahle zilomlandu omkhulu kakhulu wokufundisa abantu ngezempilakhle, ukufundisa abantu ngokuvikela imikhuhlane langendlela imikhuhlane ememetheka ngayo. Ngakho kuqakathekile ukuthi bona abezempilakahle babe lolwazi olwaneleyo, babelolwazi olugcweleyo ngezempilakahle bengakafundisi abantu.

njengendlela yokufundisa abantu ngemikhuhlane lokulimikisa abantu abezempilakahle kwezinye izikhathi baba lemikhankaso lapho ababhoda khona ebantwini besenza imidlalo besenza izinkondlo lokhu kuyancedisa kakhulu ukuthi abantu bazwisise

Abanye abantwana abangamantombazane bayaphangisa ukuthomba ngakho bayabe sebedinga ulwazi okugcweleyo ngezempilakahle okungabasiza kodwa abanye bayesaba ukuthi baye ezibhedlela lemakilinika bayedinga ulwazi lolu ngoba besesaba ukuthi omangikazi ngabantu abadala. Ngenxa yakhonalokho abezempilakahle babalenhlelo lapho abafundisa khona amanye amantombazane asesemancane ukuthi bayefundisa abanye ezabelweni.

ukusilela kwezibhedlela lamakilinika kwezinye izikhathi kwenza abezempilakahle bacine behambe emphakathini beyonceda umphakathi kwezinye izikhathi indawo zokusebenzela zinlutshwane ngenxa yakhonokho kucina kulemfihlo omunye umuntu uyathi encediswa abanye abantu beseduzane ucina engasakhulumi uhlupho lwakhe ngendlela eqondileyo kumbe engasancediseki ngendlela eqondileyo

Imibhalo ingeyinye yezindlela ezisetshenziswayo ukukhankasa kwezempilakahle . Imibhalo leyi ingabe ingamabhakane agxunyeliweyo endaweni ezithize kumbe etholakalayo ezibhedlela lemakilinika kumbe njalo ingamabhakane ahamba ethwelwe ngabantu abathize bebhoda bekhankasa.

Igcikwane le HIV igcikwane lengculaza igcikwane eselihambe lempilo zabantu abanengi ngokunjalo abantu abanengi bamukela ngenzandla zombili uhlelo osolukhona olwejekiseni olwenza umuntu angayihlaba yehlise amathuba okuthi abambe igcikwane leHIV.

Ingulamakhwa yisifo esithelelwana emacansini. Ngokunjalo kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe indlela zokuvikela ukumemetheka kwalesisifo. Eyinye yalezindlela yikusebenzisa ijazi lomkhwenyana, amakhondomu.

Ugatsha lwezempilakahle umhlaba wonke lwabeka amalanga athize lapho abezempilakahle abahlangana khona lomphakathi babambane bakhankasele ezempilakahle ukuze abantu babelolwazi olujulileyo ngezempilakahle njalo impilakahle yabo ithuthuke.

Zikhona indawo ezikhatshana kakhulu lamakilinika lezibhedlela abantu bakulezondawo bathola nzima ulwazi ngokunjalo kuqakathekile ukuthi abezempilakahle babebesenza imikhankaso yokuvakatshela lezo ndawo besiyafundisa abantu ukuze bakulezondawo bengasaleli emuva okutholeni ukwazi ngezempilakahle.

Abantwana abangamantombazana ekukhuleni kwabo bayathomba, kuqakathekile ukuthi bathole ulwazi bathole imfundiso zokuthi kumele baziphathe njani njengoba bengafika kulesosibanga sokuthomba ukuze behlale behlanzekile.

Omama abasemaphandleni bayasalela emuva kakhulu kwezempilakahle ikakhulu ekutholeni ulwazi kwezo kwelamisela zikhona inhlanganiso ezihlose omama abasemaphandleni ezihamba emaphandleni zihlangane labomama emaphandleni zibapha imfundo lolwazi kwezo kwelamisela.

Omama kuqakathekile ukuthi bafundiswe ngendlela zokwelamisela ukwenzela ukuthi bengacini besiba lemuli ezibankulu zicine zibakhulela kumbe beselamisela eduze duze okucina kubakhulela uthole umama eselomntwana kathi lowu omunye oyabe elaye esasemncane laye esadinga ukunakekelwa njengomntwana.

Ekadeni abantu kade bebezibelethela emakhaya bencediswa ngogogo kumbe abanye abantu abalolwazi lezokubelethisa. Kulezi insuku sokulicala ukuthi umuntu abelethise umuntu ekhaya umuntu kumele ayebelethele esibhendlela noma ekilinika umuntu engabelethisa umuntu ekhaya ulakho ukubotshwa.

Abanye abantwana bayagula ngenxa yokuswelela kokudla kati kulilungelo lomntwana wonke ukuthi athole ukudla njalo ukuthola ukudla okuqondileyo kuyenzukuthi umntwana abelempilakahle eqondileyo. Ngenxa yokuthi abanye abantwana bayasilela ekutholeni ukudla, ezinye inhlanganiso ziyanceda ezibhedlela lemakilinika kube lenhlelo zokutholisa abantwana ukudla.

Abasakhulayo yibo abayikusasa, abazinkokheli zakusasa labazali bakusasa ngakho kuqakathekile ukuthi bathole ulwazi olugcweleyo ngezempilakahle. Abasakhulayo bazwisisa ngcono nxa befundiswa ngabanye abasakhulayo. Ngakho kwezempilakahle kulenhlelo ezinengi lapho okufundiswa khona abasakhulayo abahamba besiyafundisa abanye abasakhulayo.

Ngensuku zalamuhla sekuvamile ukuthi abantu abalobulili obufanayo, abangabe bengabesifazane bodwa kumbe abesilisa bodwa, bathandane. Baye emacansini, kodwa lababantu balawo amalungelo, okuthola uncedo lwezempilakahle lokuthola imfundo kwezempilakahle, ngokwandisana.

Omama bayakhuthazwa ukuthi baphangise ukubhalisa izisu nxa bezithwele ukuze abezempilakahle babahlole igcikwane le HIV elengculaza ukuze nxa kuthe kwatholakala umama elalo leli igcikwane abazempilakahle babe lendlela yokuvikele umntwana ukuze angatholi igcikwane kumama.

Ulwazi ngempilakahle yokwandisana lempilakahle yokwelamisela, akumelanga lutholwe ngomama kuphela kodwa labobaba kumele baluthole ngoba ubaba yinhloko yomuzi ngenxa yakhonalokhu kumele labo babe lolwazi oluqondileyo lokwelamisela bencedisana labomama.

Ngensuku zanamuhla amantombazana sephangisa ukuthomba futhi asephangisa ukuya emacansini njalo asephangisa ukuba labantwana bengakabi lendlela zokuwondla abantwana bonalaba abezempilakahle bayahamba ezikolo befindisa amabantwana abangama ntombazana ngamalungelo abo kweze macinsini lokubafundisa indlela zokuzivikela nxa besiya emacansini

Amanye amakiliniki ayenza inhlelo zokufundisa omama ngempilakahle yokwandisana. Ebafundisa ngendlela njalo zokwelamisela ukuze omama babelolwazi olugcweleyo ngemizimba yabo langendlela zokwelamisela.

Ezemidlalo ziyanceda umuntu ukuthi abe lempilakahle enhle ngoba umuntu ma esenza ezemidlalo uyatshisa amafutha emzimbeni ukuze engabi lamafutha amanengi okungacina kubangela ukuthi umuntu abe lomkhuhlane wokutshaya kakhulu kwenhliziyo.

Nxa umuntu ephathela kwezemidlalo uyalahlekelwa ngamanzi amanengi kakhulu eginqa lomzimba uyabe usebenzisa amanzi amanengi kakhulu. Ngakho kuqakathekile ukuthi umuntu oyenza ezemidlalo enathe amanzi amanengi umzimba wakhe uthole amanzi ayeneleyo.

Ukuze amalunga omzimba asebenze ngendlela eqondileyo imisipha kumele ikwanise ukusebenza ngendlela eqondileyo yikho ukuze umuntu akwanise ukuphakamisa ilunga lomzimba kumbe ukulifinyeza ilunga lomzimba. Kwezemidlalo bakhona abaqeqetshi abakhangelane lezemisipha. Lokhu kuyancedisa kakhulu abadlali ukwenzela ukuthi badlale imidlalo yabo imizimba yabo isesimeni esihle esiqondileyo.

Kwezemidlalo abantu bayalimala. Ngokunjalo abakwezemidlalo kumele ukuthi babe lolwazi lokuncedise abantu asebelimele bengakayi esibhedlela kumbe ekilinika. Babenjalo lamabhanditshi kanye lamaphilizi abangancedisa ngawo oselimele engakayi ekilinika kumbe esibhedlela.

Ukuba lobugoga akutsho ukuthi umuntu angeke aphatheke kwezemidlalo. Zikhona indlela zokubancedisa abantu abalobugoga zokuthi baphatheke kwezemidlalo okunjengezandla kumbe inyawozokwenziwa. Lokhu kwenza ukuthi abalobugoga labo bezizwe beyingxenye yomphakathi bengaziboni bekhangelelwa phansi ngoba belobugoga.

Kwezemidlalo bakhona abantu abenza ukuganga basebenzise imithi ngendlela engaqondanga ukuze bebelamandla amanengi lokhu kuyikuphula imithetho okungenza umuntu azithole engasavunyelwa ukuhlanganela kwezemidlalo

Ikhona imithi esetshenziswa ngabezemidlalo abadlala imidlalo etshiyeneyo engabe kungezebhola kumbe njalo ukugijima kumbe okunye okutshiyatshiyeneyo . Imithi le esetshenziswa ngabezemidlalo iyahlolisiswa ukuthi kubonakale ukuthi ayila izidakamizwa phakathi ngoba izidakamizwa zilakho ukuthi ziphambanise abadlali.

Ukutshaya kakhulu kwenhliziyo ngeskhathi ipompa igazi. Kuyinto eyingozi kakhulu njalo esiqede abantu abanengi. Ngakho kuyakhuthazwa ukuthi abantu bahlale besiya ezibhedlela lemaklinika besiyahlola ukuthi inhliziyo zabo zitshaya ngendlela eqondileyo yini, njalo ngendlela ekhangelelweyo, ukwenzel' ukuthi bathole usizo masinyani nxa kuthe kwadingeka.

Impucuko esikhona kulezinsuku isisenza ukuthi abantu bathole usizo olungcono kakhulu kwezempilakahle ngoba kulezinsuku isikhona imitshina etshiyetshiyeneyo eyenelisayo ukuthi ihlole umuntu umkhuhlane othize impumela yangkhona iphume masinyane umuntu asizwe.

Imphucuko esikhona kundlela zokukhulumisana ngekundlela zokudinga ulwazi isisenza ukuthi abantu bayenelise ukuzijulisela ulwazi lwabo kwezemplakahle ngoba abantu sebekwanisa ukuzidingela ulwazi ngemikhuhlane ethize langezimo ezithize kwezempilakahle beludinga lakumakhalemkhukhwini ebulenjini.

Amazwe amanengi kuzwekazi lase Africa ngamanye amazwe emhlabeni asesebenzisa indlela ezintsha zokuxhumana lokukhulumisana ukuthuthukisa impilakahle kazulu.

Ngokuphucuka osokwaba khona kundlela zokukhulumisana ngensuku zanamuhla kwesinye isikhathi akudingakali ukuthi umuntu aze aye esibhedlela kumbe aye ekilinika ayehlanhana buso ngobuso lezisebenzi zempilakahle kodwa ke kwesinye isikhathi olunye usizo umuntu uyakwanisa ukulithola ngokukhulumisana labezempilakahle kuma khalekhukhwini.

Ukuguquka komkhathi sokusenza ukuthi, kube lezulu elilutshwana kakhulu kumbe izulu lingani ngendlela ebelisina ngayo endulo. Lokhu sokubangela ukuthi ezinye izihlahla lezihlahlakazana esthola kizo imithi yesintu ziqalise ukutshabalala, ziqalise ukuphela.

Eminye imithi yesintu iyancedisa ngokufaki misoco edingwa ngumzimba emzimbeni. Ngakho iyadliwa njengemibhida, eminye njalo iyafakwa ekudleni ukuze ukudla kubemnandi, ukudla kuhlabuse kumbe njalo ukudla kunukelele kamnandi.

Eminyimithi yesintu ivela emalubeni , amalubalawa alakhukuthi abelempoko njalo impoko lezi zilakhukuthi zibeyingozi, ngakho kuyabe kuqakathekile ukuthi nxa umuntu eleluba elinjalo ekhaya ananzelele ukuthi abantwana bavukelekile.

Ukuvikelwa kwemikhuhlane kuyaqakathekisa kulokwelatsha kwayo. Enye indlela yokuvikela imikhuhlane yikudla ukudla okuqondileyo. Ukudla okulemisoco edingwa ngumzimba. Okunye kwalokho kudla yimibhida ,imbhida ilemisoco wamavitamins. Ongumsoco ovikela imikhuhlane.

Ezinye izihlahlakazana ezingumuthi wesintu zibakhona ngesikhathi sezulu yikho lapho ezimila khona lalapho ezihluma khona besezibonakala lokhu kwenza ukuthi ebusika zingabikhona kumbe zingabonakali ngokunjalo ngesikhathi sezulu lapho zikhona abantu balakho ukuthi bazigamule baziwomise ukwenzela ukuthi lebusika umuthi bawuthole

Izihlahlakazana ezinengi esizibonayo zilomsebenzi omkhulu kakhulu. Ezinengi zazo zingumuthi. Esikhathini esinengi wena uyabe ungakwazi ukuthi isihlahlakazana lesi singumuthi, siyanceda, ubesusiphatha kubi ususibulala ungakwazi ukuthi usubulele umuthi omkhulu kakhulu, umuthi oqakathekileyo kakhulu. Ngokunjalo kuqakathekile ukubana sigcine kuhle, silondoloze izihlahlakazana.

Eminye yezingozi zemithi yesintu yikuthi ,imithi yesintu ayila siphimo esicacayo. Umuntu uyatshelwa ukuthi efake amanzi kumbe impande emanzini. Kodwa ubunengi balezo mpande kumbe lawo maxolo kuyabe kungacaci. Ngokunjalo umuntu Ulakho ukusebenzisa umuthi olamandla amanengi Kucine kumlimaza.

Eminye imithi yesintu iyenziwa ngesihlahla kumbe isihlahlakazana esisodwa ikanti eminye imithi yesintu iyenziwa ngokuhlanganisa izihlahla kumbe izihlahlakazana ezehlukeneyo kube sokusiba ngumuthi owodwa.

Ekadeni zikhona izihlahla lezihlahlakazana abantu kade bezisebenzisa nxa begeza ngokunanzelela ukuthi lezi zihlahlakazana ziqakathekile kakhulu abanye abantu sebahlakanipha bayenza imilalazi besebenzisa lezizihlahla bayenza njalo amafutha okugcoba besebenzisa lezizihlahla.

Imithi yesintu kayigijimisi kuphela ukwelapha umuntu, lapho eselohlupho, eselomkhuhlane, kodwa ikhona imithi yesintu, umuntu angahlala eyisebenzisa. Ukuzivikela, ukuthi angabanjwa ngumkhuhlane. Hatshi ukulinda ukuthi umuntu aze abelomkhuhlane, eyikho ezadinga ukwelatshwa.

Ukunakekela indebe yinto eligugu kakhulu, ikakhulu ebantwini abangomama. Akhona amafutha asetshenziswayo, agcotshwayo endebeni, awokunakekela indebe. Amanye alawo mafutha ayenziwa ngezihlahla zesintu.

Ngensuku zanamuhla zikhona izikolo esezipha izifundo ngezihlahla zesintu, ezincedisayo ekwelapheni. Ngakho bakhona abantu asebafunda baqeqetshe kuzihlahla zesintu ezisipha imithi yesintu.

Bakhona abantu abathengisa imithi yesintu eyenziwe ngezihlahla lezihlahlakazana ezitshiyeneyo beyithengisa ezitaladeni. Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa bethenga kulababantu ananzelele ukuthi ngabantu abalemvumo yokuthengisa lezo zinto

Abantu bayathanda ukuthi izikhumba zabo zibe zinhle kodwa kuyenzakala ukuthi kwesinye iskhathi ngenxa yezizatho ezithize isikhumba somuntu siwome. Ikhona imithi umuntu angayigcoba ukwenzela ukuthi isikhumba sibemanzi sibebuthakathaka.

Ekhanda kuyakwanisa ukuthi kube lengcekeza kuyakwanisa ukuthi kube lezibungwana zibangela umkhuhlane kumbe zibangela ukuthi nwele ziqamuke zingasakhuli kuhle. Ngakho ikhona imithi abantu abangayi sebenzisa ukugeza inwele ukwenzela ukuthi izibungwana lezi zife.

Ngokunanzelela ukuqakatheka kwemvelo lokuqakatheka kwezihlahla lukhona usuku olwabekwayo usuku lokuhlanyela izihlahla, lolu suku luyakhuthaza abantu ukuthi bahlanyele izihlahla ikakhulu izihlahla lezi ezisengozini yokutshabalala

Ngensuku zalamuhla imithi yesintu isihlolisiswa ibonakale ukuthi ifanele ukusetshenziswa ngabantu, ibe isifakwa layo emambodleleni kuhle njengemithi yesilungu eminye ithengiswe emafamasi. Lokhu sokusenzukuthi imithi yesintu layo itholakale lula itholakale njalo lemafamasi.

Ezinye izihlahla zesintu ziyakhetha indawo lapha ezikhula khona. Azitholakali ndawo zonke zikhona izihlahla ezitholakala emfuleni, ezinye zitholakale ezintabeni, ezinye emaqaqeni, ezinye ezidakeni azitholakali indawo zonke nje.

Ezinye izihlahla zesintu zilemikhuba, zikhona izihlahla zesintu ezingavunyelwayo ukuthi zingene ekhaya. Lezizihlahla zingangena ekhaya kulakho ukuthi kuvele ububi ekhaya. Ngenxa yakhonalokho zisebenza zingaphandle komuzi. Isikhathi esinengi imithi leyi isetshenziswa ukugeza.

Imithi eminengi eyesintu iphuma ezihlahleni lezihlahlakazaneni ezitshiyeneyo kodwa ezinye izihlahla lezihlahlakazaneni ziyafanana kubanzima emuntwini ongela lwazi. oliqondileyo ukuthi eyehlukanise isihlahla esilusizo lesiyingozi ngakho okuqakathekileyo yikuthi umuntu osebenzisa izihlahla abengumuntu ololwazi lezihlahla

Abantu abanengi bayanatha itiye njalo abantu abanengi bayayithanda itiye, bayayikhwabitha. Kodwa eminye imihlobo yetiye ilakho ukuthi ibe yingozi kumpilakahle yabantu. Ngokunanzelela amandla enhlaba kumpilakahle ekazulu, akhona amatiye asesenzwa ngenhlaba.

Imithi yesintu iyabe isesimeni sayo esemvelo. Kubalula ukuthi umuntu abone ukuthi lamahlamvu, ngawesihlahla esinje. Lawamaxolo, ngawesihlahla esinje. Lezimpande, ngezesihlahla esinje. Lokhu kwenza ukuthi kubelula emuntwini ololwazi, ukuthi azihambele egangeni. Ayezidingela umuthi lowo awudingayo.

Abanye abantu abasebenza ngokwemithi yesintu, bayazikhulisela izihlahla abazisebenzisayo ukuthola imithi yesintu. Ukuze kube lula ukuthola lezo zihlahla lapho bedinga ukwenza imithi.

Kudala imbanje zazibhenywa ngabadala ngokunjalo zazibizwa zithiwa ligwayi labadala. Imbanje zilendima eziyidlalayo esintwini ekwelapheni ngokunjalo ohulumende bamanye amazwe sebakunanzelela ukuqakatheka kwembanje bapha abanye abantu amalungelo okubana bazilime imbanje kodwa bezilimela nje ukuncedisa kwezempilakahle

Izolo bekusithi umuntu angaba lesidingo sokusebenzisa umuthi wesintu ubengena egangeni azidingele umuthi wesintu kumbe adinge usizo kulabo abawaziyo. Ngensuku zalamuhla imithi yesintu isitholakala lula ngoba isithengisa endaweni ezinengi

Yayikhona imithi yesintu yayisaziwa ngabathu abanengi, ibe khona iminye yayisaziwa ngabathu abathize. Kanti ulwazi lweminye imithi yesintu lwalusiba kuzimuli ezithize. Kwakusaziwa ukuthi umuntu angalunywa yinyoka kugijinyelwa kobani, umuntu aba lesifo esinje kugijinyelwa kobani.

Ngokunanzelela amandla enhlaba ekwenzeni ukuthi isikhumba sibe lempilakahle njalo sicwebezele sibe sihle, sekhona amafutha ayenziwayo owokugcona ayenziwe ngenhlaba. Lokhu sokusenz' ukuthi inhlaba ifinyelelwe ngabantu abanengi, beyisebenzise njengamafuth' okugcoba.

Zikhona izihlahla ezithize esizihlanyela emagimeni ethu ngoba zilusizo okuthile ngoba ezinye zingumuthi lezinye ziyasipha izithelo ezinye njalo sizihlanyelela ukucecisa amaguma ethu izihlahla lezi kumele sizinakekele ngokuzithelela ukuzinika umquba Kanye lokuzuthena isihlahla esihle esinakekelwa ngendlela eqondileyo usibona ngokuba lamahlamvu aluhlaza tshoko sisihle.

Inhlaba ngesinye sezihlahlakazana esasisetshenziswa kakhulu esintwini umhluzi wenhlaba wawugcotshwa uselapha imikhuhlane yesikhumba ngensuku zanamuhla inhlaba iyasetshenziswa kakhulu ukulungisa amafutha okugcoba indebe amafutha la athandwa kakhulu ngomama.

Zikhona izihlahla zesintu umuntu angazisebenzisa nxa ehlaselwe yingulamakwa evame ukubizwa kakhulu ngensuku zalamhla kuthiwa yisiki kodwa loba kunjalo abantu bayakhuthazwa ukuthi bengaba lalolu uhlupho behambe ezibhedlela kumbe emakilinika bayethola usizo. Umuntu sengasebenzisa lezi izihlahla zesintu ukugezisa ngaphakhathi

Zikhona izihlahla ezisenziswa ebantwaneni ukuqinisa abantwana kumbe ukwelapha abantwana nxa belemikhuhlane ethize kodwa abantu bayakhuthazwa ngakhona insuku zanamhla ukuthi bahambise abantwana ezibhedlela lemakilinika ukwenzela ukuthi bayethola usizo ngedlela eqondileyo.

Ukwanda kobutshapha ikakhulu emadolobheni lemigodini sokwenza ukuthi izihlahla ezisipha imithi yesintu zitshabalale. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu bagcine imvelo yabo ihlanzekile, bengalahlalahli ingcekeza yonke indawo.

Umuntu kumele adle ukudla okwaneleyo. Akumelanga ukuthi umuntu adle aze adlulise amalawulo ngoba lokhu kulakho ukuthi kubangele imikhuhlane. Kwesinye isikhathi umuntu uyabe ezizwa efuna ukudla kakhulu. Ikhona imithi yesintu umuntu angayisebenzisa ukuze athundubeze ukulangazelela kwakhe ukudla kakhulu.

Kulabantu abalohlupho loluthambisela engutsheni belele, abanye bayathomba belokhe belalo lolu hlupho. Abanye bayakhula baze babe lemizi babe labantwana belohlupho lonalolu. Ikhona imithi yesintu esetshenziswayo ukwelapha lolu hlupho ebantwini abalalo.

Esintwini imvelo iyahlonitshwa, isihlahla kumbe isihlahlakazana sibanjwa njengento ephilayo, ngenxa yakhonalokho, isihlahla kumbe isihlahlakazana esithola kiso umuthi wesintu, ekadeni besicelwa nxa bekuthathwa kiso umuthi wesintu. Bekungamanwe kuthathwe nje, kumbe siphonguganjulwa nje kungazange kucelwe, besicelwa.

Ezinye izihlahla ezilusizo kumithi yesintu sezisengozini yokutshabalala ngenxa yobutshapha babantu lokwanda kwabantu, ngenxa yakhonalokhu abanye abantu abakhathalela izihlahla ezilusizo kumithi yesintu sebezihlanyelela izihlahla lezi ukwenzela ukuthi zingatshabalali njalo zibe zibasiza.

Umkhuhlane woqhuqho obangelwa ngamagcikwane athwala iminyane kungomunye umkhuhlane iyingozi kakhulu osuqede abantu abanengi. Izihlahla lezihlahlakazana ezitshiswayo ezilakho ukuthi zixotshe iminyane ukuthi ingalumi abantu kubangela umkhuhlane woqhuqho.

Ukuthaywa likhanda yinto evamileyo ebantwini abanengi njalo njalo ikhona imithi yesintu esetshenziswa yo nxa umuntu etshaywa likhanda eminye yalemithi umuntu uyakwanisa ukuthi ayenze ibe yitiye ayinathe njenge tiye kanti eminye njalo uyakwanisa ukuthi ayibheme kumbe athunqisele ngayo

Ayisiyo yonke imithi yesintu esebenza ngokungena emzimbeni womuntu ngokunatha, ukuthunqisela, kumbe ezinye indlela Eminye imithi yesintu isebenza ngemikhuba nje kuphela. lkhona eminye imithi yesintu ethi umuntu kumele eqe isihlahla, kumbe isihlahlakazana esithize, kumbe alale eqamele ixolo. Kuyabe kuyiwo lowomuthi.

Intolwane ngesinye sezihlahla esiqakathekileyo kakhulu esintwini, iyasetshenziswa kakhulu ngabantu abangomama. Iyavikela ukungcwala umoya esiswini ivikela ingumbane. Intolwane idliwa ngokufakwa elambazini.

Eminye imithi yesintu isebenza iyimpuphu kuyagigwa impande amahlamvu amaxolo kumbe isigodo sesihlahla kumbe isihlahlakazana esithize besokuhlungwa impuphu yakhona ifakwe emanzini okunatha kumbe elambazini.

Uhlupho lokuswela inzalo luhlupho olwaluvele lukhona lekadeni ngenxa yakhonalokhu zikhona lendlela zesintu zokwelapha loluhlupho ikhoni imithi yesintu yokwelapha uhlupho lwenzalo kubomama ikakhulu, ikhona njalo imithi yesintu encedisa omama ukuthi babelethe masinyane nxa sebefikile isikhathi sabo sokubeletha.

idelele lilusizo kakhulu kumpilakahle yabantu idelele liyasetsenziswa njengesitshebo esimnandi kakhulu ikanti njalo idelele liyanika umzimba imsoco yama Vitamin idingwa ngumzimba ubuhle bedelele yikuthi liyatholakala lula endaweni ezinengi

Njengezithelo ezinengi i avocado yisithelo eliqakathekileyo kakhulu kumpilakahle yomuntu I avocado liyanika umuntu umisoco yamavitamini lomsoco we potassium leminye imisoco etshiyatshiyeneyo liyathuthukisa njalo impilakahle yenhliziyo liyancedisa njalo ukwehlisa amafutha emzimbeni womuntu kanye lokugaya ukudla esiswini.

Ukwanda kwabantu sekwafaka imvelo engozini, indawo ezinengi sezaganyulwa zaba ngamagceke, azisela zihlahla. Lokhu sekwenza ukuthi imithi yesintu ibesengozini, ngoba imithi yesintu isuka kumvelo. Ngokunjalo kuqakathekile ukuthi imvelo ilondolozwe, ukuze kulondolozwe imithi yesintu.

Amakhomane ayikudla okuqakathekileyo esintwini ukudla okuyakha umzimba kanti njalo nxa engawoma ayakwanisa ukuthi agujwe phakathi asetshenziswe njenge siphathelo.

Isihlahlakazana esibizwa ngokuthi yimpela, yisihlahlakazana esitholakala kakhulu enzansi ye Africa. Silamaluba alithanga. Isihlahlakazana lesi islusizo ekwenzini imithi yokwelapha isisu yokwelapha ukukhwehlela lokwelapha isihudo

Bakhona abantu asebelokuqili kakhulu abaqambela abantu amanga bezenza bona abalolwazi ngemithi yesintu besipha abantu imithi engasebenziyo begebhela abantu izihlahla ezingasebenziyo lokhu kuyafaka abantu engozini kakhulu ngokunjalo kuqakathekile ukuthi umuntu nxa ethola umuthi wesintu awuthole emuntwini olokwazi ukuze angazitholi esengene engozini

Endulo zazingekho izibhedlela. Abantu babethola imithi yokwekapha ,lokuvikela imikhuhlane kumvelo ababephila layo. Bephila kiyo. lkakhulu izihlahla, lezihlahlakazana , ezehlukeneyo. Ukuza kwabamhlophe kwenza abanye abantu bakhangelela phansi lololwazi,. Kanti lulwazi oluqakathekileyo kakhulu. Okumele silulondoloze. Siludlulisele njalo kubantwabethu. Lufike njalo kusizukulwane sakusasa.

Izolo abantu abakade bencedisa ngemithi yesintu bekungabantu abalana dlozi kakhulu kumbe njalo abantu abathole ulwazi ebazalini babo ngensuku zanamuhla umuntu olothando ngokukwazi ngemithi yesintu langikuncedisa ngemithi yesintu usesenelisa ukuthi ahambe esikolo ayefunda ngezihlahla ukuthi zisebenza njani ukwenza imithi yesintu.

Igumtree ngesinye sezihlahla ezazingekho kwelakithi isihlahla sokuza kodwa ke lesi isihlahla sidlala Indima enkulu ekwelapheni nxa umuntu elophepha uyakwanisa ukuthi abalise amahlamvu akhona abesanatha umhluzi wakhona kumbe njalo abilise amahlamvu akhona efutha

Ngokunanzelala ukwanda kobuqili osobukhona ekusebenziseni imithi yesintu lapha osokulabantu abanengi abazenza abalolwazi ngomuthi yesintu kodwa bengela uhulumede wakwamanye amazwe sebabeka imithetho yokuthi abantu abancedisa abanye ngemithi yesintu kumele bathole incwadi ezibavumela ukuthi bakwenze lokhu ngemva lokuthi sebehloliwe babona ukuthi balalo ulwazi ngemithi yesintu lokhu kwenzelwa ukuphephisa impilo kazulu

Inyanga bezingezinye zabantu abakade belolwazi olujulileyo lemithi yesintu. Bekusithi umuntu nxa ebelohlupho edinga usizo lomuthi wesintu, ahambe kizo inyanga. Ezinye beziyiphutshiswa leyomithi.

imithi yesintu isisengozini ngenxa yokutshabalala kwezemvelo ngokunjalo abantu sebekhuthazwa ukuthi bazihlanyelele, bazikhulisele bazilondolozele izihlahla lezihahlakazana ezipha imithi yesintu ukuze imithi yesintu ingatshabalali.

Babengi abantu abakhuliswa ngogogo ngemva kokuba abazali sebebhubhile kumbe njalo bebafulathele babatshiya ezandleni zabo gogo ogogo bathwala nzima ukuba bathole imali yokubafundisa yokuthi bathole ukudla lokut bagqoke ngokunjalo abantu abanjalo kufanele bebabonge ogogo bengabalibali

Abanye abantu abancedisa abanye ngemithi yesintu bayasebenzisana labezibhedlela bengakaze bamncedise umuntu ngemithi yesintu bayamthumela esibhedlela ukuthi ayodinga usizo khona kuqala bayamthumela ukuthi ayohlolwa imkhuhlane efana loqhuqho, uphepha, ingculaza ukuze nxa kuvuma ukuthi ancediswe esibhedlela ancediswe khona

eminye imithi yesintu iyisimo yemibhida ekhiwa kuzihlahla ezithile leyimbida ilakho ukuphekwa indliwe kutshetshwengayo ngesitshwala nje njengayoyonkeimibhida izihlahla eziyenza leyi mbhida kuyakhuthazwa ukuthi abantu bazihlanyele emakhaya abo.

Ikhona imithi yesintu etholakala kuzihlahlakazana ezimila emacibini sikhulele khona ziphakathi kwamanzi, ngokunjalo indawo ezigcina amanzi ezifana lama cibi kumele zigcinwe zihlanzekile ukuze lezo zihlahlakazana zingatshabalali.

Zikhona izihlahla lezihlahlakazana okutholakala kizo imithi yesintu ezihlonitshwayo ezilemikhuba ezizilelwayo lezo zihlahlakazana kumbe izihlahla azivunyelwa ukuthi zibanjwe ngabantu abathile isikhathi esinengi lezo zihlahla ziyazilwa ngomama abayabe besenyangeni

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu abadala babelendlela yokulondoloza izihlahla ezisipha imithi yesintu. Ezinye izihlahla wawusizwa kuthwa kusebenza ixolo elise mpumalanga hantshi elisentshonalanga, ezinye njalo kuthiwe kusebenza impande esempumalanga hantsho ezisentshonalanga lokhu kwakusenza ukuthi izihlahla zingacina zibulawa zitshabalala.

Endulo ulwazi ngemithi yesintu belusiba ebantwini abanlutshwana ngoba belufundiswa ngomlomo kodwa ensukwini zanamuhla ulwazi lwemithi yesintu sokulula ukuthi lufinyelele ebantwini abanengi ngoba abalolwazi ngemithi yesintu sebeloba ingwalo ezikwanisa ukubalwa ngabantu abanengi

Ngokuphucuka langokwanda kolwazi .Imithi yesintu ngensuku zalamuhla isilakho ukutholakala iyisimo samaphilisi kumbe izipimo ezithize .Lokhu kwenza ukuthi imithi yesintu ibelula ukutholakala lokusebenzisa